Yadda ake haɗa shukar abarba a Najeriya. A Najeriya? ana iya yaɗa shukar abarba ta hanyoyi daban-daban, amma mafi sauƙi ko yawan mafi yawan amfani, sune hanyoyi guda uku; amfani da ginɗin shuka da aka girbe.? Bayan an girbe abarba, shukar tana haifar da wasu sabbin ƴaƴa a gefen ta, wannan ƴaƴan sukan fito ne daga ƙasan shukan da ake cirewa a dasa a sabon wuri. Wannan hanya ce ta gargajiya, kuma tana bada sakamako mai kyau. Amfani da kan abarba: lokacin da aka yanke? kan abarba, akwai wata ƴar kai a? saman abarban, ana? cire wannan kai sannan a wanke shi, a barshi ya bushe na kwana biyu zuwa uku, daga nan sai a dasa shi gun ƙasa mai kyau. Amfani da tsuron gefe: wannan ƙananan tsirrai ne da ke fitowa a gefe ko tsakanin ganyen abarba.? Su ma ana cire su a dasa su a ruwan da aka shirya. Amfani da sabon tushe: idan an girbe abarba, wasu shukoki su kan cigaba da fitowa da ga asalin ginɗin shukar da aka girbe. Wannan ma ana iya cire? su a dasa su a wani wuri, ko a barsu su cigaba da girma a inda suke. Yadda ake shiirya shukar: a samu ƙasa mai kyau? wadda bata cike da duwatsu ba. Ayi shuka a lokacin damina, ko kuma a? haɗin ban ruwa idan ana yin shuka a lokacin rani. Ana shuka a tazarar kusan ƙafa biyu,? ƙafa ɗaya da rabi zuwa ƙafa biyu, ko ƙafa uku zuwa tsakanin ko wata shuka da ta dace. A tabbatar ƙasa na da kyau, kuma tana da isasshen danshi ba tare da ambaliya ba. Kula da shukar da zarar an dasa: a rinƙa share ciyawa don? kaucewa garkuwa da shukar. A iya sa taki kamar? taki daga shanu, ku kuma takin zamaniwato mpk, domin bunƙasa girma. A riƙa kula da ƙwari da cuttuttuka, ga amfani da magungunan ƙwari idan buƙatar hakan ta taso. Hanyoyin yaɗa shukar? abarba.?

wato predators yana nufin dabbobi da ka iya kaiwa shanu hari ko raguna, to kimaki, da sauransu wayanda su musanmatan akan nama sukeyi su nama ne abin cin su kadan daga cikin hanyoyin da makiya suke anfani dashi wajen kaucewa harin irin wa'ennan dabbobin daya daga cikin su gudanar da kiko a cikin rukuni wato masu kiwo suna cikin kungiyoyi ko rukuni wanda ke taimakawa wajen sa ido, da kariya, da ga barazana dake tattare da irin wannan dabbobin masu fasa dabobi na shigar da dabbobin dabbobi cikin kogo da daddare a lokuta da dama da daddare ana shiga da dabobi a cikin hurare kaman kogo ko wuri mai rufi daga karewa barazan nan kawo hari daga wayan nan dabbobi masu yawo cikin dare irin su kura ko damusa da dai sauransu ana anfani da masu gadin dabbobi shima na uku kenan wasu daga cikin masu kiwo suna daukan masu gadi domin sa ido akan dabbobin su da kuma hanasu fiskanta kowanne barazana domin sa ido akan dabbobin su da kuma hanasu fiskanta kowanne barazana ciki ma hadda masu satan dabbobi irin yan fashin daji sannan sa ido da fahintan yanayi ma su kiwo suna anfani da ilimin su dan gane yanayin da dabbobin su suke ciki ta yadda in ma an samu akasin an kai musu harin da sauran su zasu iya saurin lura sabo da kaucewa yada cututtuka da sauransu wayan da akan iya dauka da ga cikin wan nan dabbobin na daji ana anfani da karnuka ma wasu masu ciwo suna anfani da karnuka wajen tsare dabbobin su daga masu fasa dabbobin san nan yanayi ma na irin ruwa da abinci mai yau masu kiwo suna tababtar da dabbobin na samun ishashshen ruwa da abinci mai kyau domin su kasance cikin koshin lafiya wannan yana taimakwa wajen rage yawan barazanan daukan tsuta da kamuwa daga wani abu daga dabbobin da suke cikin daji sannan ana anfani da jirajen hawa da motocin daukan kaya wasu masu kiwon suna anfani da motocin daukan kaya da jirage musamman a lokutan da ake gudanar da kiwo a wurare masu nisa ko wayanda keda matsalan tsaro hakan yana taimakawa wajen kare dabbobi daga hare-haren mutane ko dabbobi dan daukan matakan da kiyaye daukan matakai dan kiyaye lafiyan dabbobi masu kiwo suna tabbatar da cewa dabbobinsu suna samun magunnuna dan kaucewa kamuwa daga cutttuka wan nan yana taimakawa wajen rage yaduwar cutitika daga dabbobi ko dabbobin da ke cikin daji.

Shuwa wari birane na ci gaban garuruwa sun yi tasiri sosai ga inda ake siyan shanu a karkaren Najeriya ga kaɗan daga cikin inda wannan hanyoyi cigaba ya shafi kiwon dabbobi rashin wuraren kiwo wato gandun daji yayin da birane yayin da birane ke hadu da ana miyar da gonaki da filayen kiwo kasuwancin masana'antu wurin wasa hanyoyi wanan ɗaya daga cikin abun dake haifam ma da maciyaya irin rashi wuraren kiwo wanda hakan yakan tilasta musu yin hijira don noman ciyawa da tsiran abinci ƙaruwar rikici tsakinin monama da maciyaya rage filayen kiwo da hanyoyin shanu yana haddasa rikici tsanini manoma da maciyaya musamman a yankuna tsakiyan Najeriya Arewancin kasa wannan ya samo asalin ne yanda manoma suka rage labe da hanyoyi su wanda suka kara ma gonakinsu fadi dole kuma yasa ɓacewansu ma nemo wani sauyewa zuwa sabin hanyoyin kiwo saboda wahalar samun filaye ko gandun daji wasu maciyaya sun fara amanin da tsarin kiwon zamani watau kilace dabbobi ko irin gina irin gidajen gonaki domin a keɓe dabbobin wanda hakan shi kanshi wani abu ne me zaman kanshi wanda yankan ƙara wa irin kiwon tsada da sauransu tunda in ka kilace daba dole ka nima komai ka bata musamman abinci da sauransu rashin al'adar kiwon gargajiya yawancin matasa dake cikin fulani maciyaya suna barin kiwo suna komawa birane domin neman sanawa sana'oi suna watsar da noman da aka gada kaka da kakanni na rashin sannan gwamnati itama tana nata muhimmun gudumuwa take bayar matsalolin ci gaban birane da sauransu wannan akwai tasirin canjin yanayi cigaban birane da sare dazuka yana hadasa canjin yanayi wanda ke rage yawan ciyawa da ruwa da ake buƙata don kiwon shanu wannan yana ƙara matsin lamba ga maciyaya yana tilasta musu yin ƙaura daga arewa zuwa kudancin Najeriya

A cikin kiwon dabbobi musamman shanu makiyaya suna amfani da hanyoyi da kayan aiki daban-daban na kula da bayanan dabbobi sabon dabbobi tsarin kiwo da kuma yin rikodin da lokacin jira. Ga wasu daga cikin hanyoyin da ake amfani da su rubuce-rubuce na hannu Makiyaya da yawa suna amfani da littattafai ko takardu don rubuta bayanai kamar adadin shanu, yawan haihuwa, da inda suke kiwo a lokuta daban-daban. Akwai alamomi da ake yi na dabbobi ta hanyar tambari Ana saka tambari a cikin shanu da baƙin ƙarfe mai zafi domin a gane. Sannan ana musu abin kunne kamar abin kunne, kamar ɗan kunne ke nan. Ana saka lambobi ko alamomi a kunnen shanu domin a rarrabe a da gane su cikin sauƙi. Ana amfani da na'urorin zamani waƴanda ake ce ma GPS. Wasu makiyaya suna amfani da na'urorin zamani don bin sawun shanunsu da sanin inda suke. Wannan na taimakawa musamman lokacin hijira don guje wa shiga yankunan da suke da rikici. Sannan ana mafani da kwamfutoci na zamani ma, da manhajojin zamani Manya-manyan masu kiwo suna amfani, manya-manyan makiyaya suna amfani da wato taswira don rikodin ɗin bayanai kamar haihuwa, lafiya da ci gaban shanu. wanda wasu daga cikin manhajohin sun haɗa da: Task Management System, Livestock Identification System Sannan akwai taswirar kiwo Makiyay suna amfani da taswirar din sanin inda ciyawa ta fi yawa da inda ake da ruwa domin tsara yawan hijira. Da rage asarar, asarar dabbobi sakamakon rashin abinci ko rashin ruwa. Sannan akwai yanayi na leƙen asiri wato, leƙen asirin yanayi da bayanan koguna Makiyaya suna bin yanayin sararin samaniya da koguna domin sanin lokacin da ruwa zai zo ko lokacin fari, domin saboda matsuguni a kan lokaci saboda kar ya riske su. zama da cibiyoyin kimiyya A wasu wurare an amfani da bayanai daga masana kimiyya, hukumomi kamar irin hukumomin kula da yanayin ruwa da sayransu. domin kare cut, domin kare shanu daga cututtuka da tabbatar da ingantaccen kiwo. Duka waɗannan hanyoyi suna taimakawea makiyaya wajen inganta kiwon shanunsu ko rage asara da tabbatar da albarkatu. Sun wadatar da kowanne a lokaci.

a yankin kudu maso yamma na nageria manoma da makiyaya suna ƙarin fasahohin zamani dan kula da lafiyar shanunsu kiwo da siyarwa wannan cigaba yana taimakawa wajan rage hasara inganta haihuwa tabbatar da cewa dabbobi suna cikin koshin lafiya ka ɗan daga cikin hanyoyin da ake amfani dasu wajan aikin zamani wato digital ana amfani da manhajojin wayar hannu manoma suna amfani da manhajojin wayar hannu domin bin diddigin bayanan shanunsu ya haɗa wannan kaɗan daga ciki ya haɗa lura da lafiyar shanu da yanda suke cin abinci sannan dan samun shawarwari kan kiwo da kula da lafiyar dabbobi sannan da hanyoyin sanin riga kafi da magance cututtuka ana amfani da GPS dan bibiyar shanunsu wasu makiyaya suna amfani da na'urori irin GPS da ake da aka ɗaura a jikin shanu domin bin diddigin inda suke da gujewa sace sace sanin wuraran da suka je ya dace da sanin wuraran da suka dace da kiwo a lokuta daban daban kula da shanu yayin hijira daga wuri zuwa wuri amfani da na'urorin tattance lafiyar dabbobi ana amfani da smart calls da smart tasks yanda diddigin lafiyar shanu ta hanyoyi kamar tantance yanayin zafin jikin dabbobi dan gano cututtuka bibiyar lokacin haihuwa da yadda shanu ke haihuwa sanin lokaci da shanu ke buƙatar ƙarin abinci ko ruwa ana amfani da na'urar jirgi wato drum dan bibiyar kiwo a wasu manyan gonaki a yammacin nageriya ana amfani da drum domin leƙen halayyar dabbobi a wuraran kiwo gano matsalolin lafiyar dabbobi daga sama bibiyar yanayin ciyawa dan sanin inda zafi inda yafi dacewa da kiwo ana amfani da banki da bayanai na internet manoma da makiyaya suna amfani da domin ajje dukan bayanan dabbobi akan internet raba bayanai a tare da likitocin dabbobi da hukumomin kiwo samun sabbin bayanai ta hanyoyin kiwo da kula da lafiya ana amfani da fasahar sensor da na ciyarwa ana amfani da smart pidars dan tabbatar da cewa shanu suna samun ishasshan abinci da ruwa wasu na'uran suna iya tattance yawan kuzarin da saniya ke dashi nasanin abincin da ya kamata a bata

A yankin kudu maso gabashin Najeriya suna amfani da hanyoyi daban-daban domin yin recording ko aje bayanai na ayyukan yau da kullum nauyin dabbobi bayin ruwa wa'yansu daga cikin hanyoyin da suke amfani da su rubuce-rubuce a littafi yawancin ƙananan makiyaya suna amfani da littafan rubuce-rubuce don yin register kan rigakafin haihuwa da cututtuka ana rubuta yawan shanu sunayensu idan ana amfani da sunaye da shekarunsu a wani lukutana ana rubuta nauyin shanun akai-akai don lura da girmansu alamomin jiki ko kuma ɗan kunne ana saka ɗankunne masu lamba a kunnen shanu don gane kowannensu wasu na amfani tambarin ƙonewa wanda ake amfani da wuta da ƙarfe a ƙona dabba wato shanu domin gane shanunsu musamman idan suna filin ciwo amfani da lissafi da tebur wasu manoma suna amfani da Excel dogon sheet don bayanan ciwo a na'ura me ƙwaƙwalwa wanda suka rungumi fasaha suna amfani da manhajojin kiwo kamar su live stork manager don bibiyar haihuwa da cututtuka akwai manhajoji da suke kamarsu martical app don bin diddigin abinci da nauyin shanu akwai takardun rigistar rigakafin da lafiya ana mafani da su domin sanin lokacin da akai wa saniya rigakafi ana rubuta lokutan da akai sannan za a rubuta sunan magani da ranar da akai amfani da shi da ranar da aka sayeshi wasu na aiki da likitocin dabbobi domin samun shawara kan magunguna na rigakafi sannan akwai maganin shanunsu da kula da ci da kula da cigabansu wasu manona suna amfani da ma'auni wato sikeli domin sanin nauyin shanunsu saboda su gane suna girma yanda ya kamata wa'yanda basu da na'ura suna amfani da hanyar gano girman jiki da hangen nauyi ana amfani da shiye-shiryen rediyo da ake yau da wayar da kan makiyaya makiyaya suna sauraron shirye-shiryen rediyo kan ciwo domin samun sabbin dubaru wasu ƙungiyoyi suna koyarda yadda za su fi kyau wajen yin rigistar shanunsu

A yankunan Arewa ta Tsakiya da Kudu maso Yammacin Najeriya, ilimin gargajiya da na zamani suna taka muhimmiyar rawa wajen kiyaye daidaiton bayanai Makiyaya da manoma shanu suna amfani da dabaru da suka gada daga kakanni zamani da zai inganta kiwon dabbobi Ilimin gargajiya a kula da haihuwa, a kula da haihuwa makiyaya tana amfani da idanuwa da gogewa wajen tantance ingancin wato maan shanu da saniya ranar haihuwa, wato Suna lura da halayyarsu irin lafiyar jiki da ƙarfi, yawan haihuwa da girman ɗanta. lokacin da saniya ta isa haihuwa, wato lokacin ɗaukan ciki za a iya gano lokaci da ya dace a haɗa saniya da bijimi don samun ingantattun ƴaƴa Akwai kumar hanyar rikodin lafiyar dabbobi A wasu wurare ana amfani da gangaye da magungunan gargajiya don kamar su dogon yaro, don maganin cututtukan fata, ganyen giginya don inganta lafiyar hanji. ɓawon ɓaure don maganin zawo da cututtukan ciki. Makiyaya suna amfani da alamomi don gane ko saniya tana da cuta kafin ta yi tsanani kamar rage cin abinci ko rashin kuzari, yawan tari da zubar da majina rage nono ko nauyin ciki. Na uku bibiyar motsin dabbobi. Makiyaya suna amfani makiyaya da manoma shanu suna amfani da ilimin yanayi da sanin hanyoyi domin sanin inda za ku kai shanunku kiwo mafi kyau. Suna lura da lokacinm damina da rani don sanin inda ruwa da ciyawa suka fi yawa. Wasu suna amfani da dabarar alama, wato marking system. Kamar, ƙona irin, kamar tambari dai a ce a jikin saniya da wuta ko yin ƙaho. mai siffa ta musamman domin rarraba shanunsu. Na huɗu, haɗa ilimin gargajiya da na zamani. Wasu makiyaya a kudu da yamma a Kudu maso Yammacin Najeriya da kuma Arewa ta Tsakiya suna haɗa gar, suna haɗa gargajiya da fasahar zamani. wanda ya haɗa da rubuce-rubuce a littafi. Suna rubuta ranar haihuwar dabbobi da lokacin da aka ƙirga Akwai manhajoji na salula, wato wayar hannu, wanda suka iya karatu suna amfani da applications, kamar iCow don samun bayani kan kiwo. Ana amfani da GPS trackers don bin sawun shanu yayin hijira. Ilimin gargajiya yana damatuar amfani wajen kula da lafiyar dabbobi, tsara haihuwa da bin sawun motsin shanu.

A arewacin Najeriya kungiyoyin manoma da makiyaya suna taka mahimmiyar rawa wajen ganin inganta hanyoyin rubuta bayanan shanu. Wa’yan nan kungiyoyi na taimakawa wajen tabbatar da cewa ana da ingantattun bayanai da kuma iya yuwuwa lafiya da yawan dabbobi wanda ke rage asarar dabbobi da ƙarfin su. Ƙadan daga cikin shi ne shirin jinsin shanu na makiyaya. Kungiyoyin haɗin gwiwa suna taimakawa makiyaya wajen rijista don a tantance ta hanyoyin alamar konewa sannan kuma ana yin alambobi a kunne wato hujin kunne ko dankunne. Ana amfani da shedar rijista daga hukumomin kiwon lafiya na dabbobi. Wannan yana taimakawa wajen hana satan dabbobi da tabbatar da mallaka. Irin rijistar lafiyar dabbobi kungiyoyi suna haɗa makiyaya da likitocin dabbobi domin samar da takardun rakodin rigakafi, kiyace cututtuka da magunguna, amfani da su, da bada shawarwari kan ingantattu. Kungiyoyin suna tare da manhajoji, da computers, da wayoyin hannu, da littattafan hannu domin neman bayanan lafiyar dabbobinsu sannan bibiyar haihuwa da adadin su. Wannan yana taimakawa wajen bin diddigin waɗanda suka haihu da tsarin samfiri. Samar da inganci manoma suna rubuta lokacin da saniya ta fara zubin haihuwa da lokacin haihuwa. Wasu kungiyoyi suna amfani suna tare da masana kiwo domin su zanta wanda zai sa saniyar haye. Sannan inganta rakodin hijira da kiwo. Kungiyoyin haɗin gwiwa suna ƙara kusantar makiyaya ta hanyar bada shawarwari da kyawawan wuraren kiwo. Kungiyoyin makiyaya suna samar da wuraren kiwo na gwamnati wato gandun daji. Haka an yi ne domin wajan kiwo da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma. Ana haɗa hannu da gwamnati da kungiyoyin duniya. Wasu kungiyoyi suna aiki tare da hukumomin National Animal Ability sosai domin tabbatar da cewa shanun su suna da cikakken lafiya kuma suna da cikakkaun bayanai. Ana samun tallafi daga kungiyoyi kamar su FAO, UNICEF domin koyar da makiyaya yadda za su adana bayanansu cikin sauƙi. Kungiyoyin haɗin gwiwa na manoma da makiyaya suna taka mahimmiyar rawa wajen aikin rakodi da kiwo a Arewa. A arewacin Najeriya suna taimakawa wajen inganta lafiya, hana sace-sacen shanu, da tabbatar da ingantaccen haihuwa. Tarayyar haɗa fasahar ilimin zamani da ta gargajiya tana kawo ci gaba mai kyau a harkar kiwo a arewacin Najeriya.

A yankunan da ke fama da fari kamar arewa maso gabacin Najeriya, makiyaya da manoma shanu na fuskantar ƙalubale wajan yin recording ɗin lafiyar shanun su, samun ruwa da kula da wuraren kiwo. Duk da haka suna amfani da dabaru na gargajiya da fasaha na zamani, don shawo kan waɗannan matsaloli. kaɗan daga ciki shine: manhajan tattara bayanai, wato recording lafiyar shanu a yankunan busussu. Saboda ƙarancin likitocin dabbobi, makiyaya suna amfani da ilimin gargajiya dun lura da lafiyar shanu, ana amfani da rubuce-rubuce a littafi da alamomi da alamomin jiki, don sanin shanun da suka sami rigakafi ko kuma suka kamu da cuta. Kuma suna amfani da kunnen shanu, wato ɗan kunne, ko alamun tambari don gano ko wani saniya, da kuma da kuma recording ɗin lafiyar ta. Ana aiki tare da ƙungiyoyin kiwo da hukumomi kamar Naija Vetnary Medical Association, don samun sabbin hanyoyin kula da dabbobi. Sannan na biyu shine, samun ruwa da recording ɗin ruwa. A yankunan da ke fama da fari, makiyaya suna samunn makiyaya suna amfani da rashin daidaiton ruwa, wajan tsara kiwo. Suna amfani da taskar bayanan ruwa wato dam, ko magudanan ruwa, dan rubuta wuraren da ruwa ke samu a lokacin damina da rani. Wasu na amfani da na'urori, domin bin diddigin wuraren da ake samun ruwa a lokuta daban-daban. Ana amfani da rijiyoyi, da butsatsai domin samun wurin kiwo a lokutan fari. Sannan na uku shine, bibiyar wuraren kiwo a lokacin fari. Makiyaya suna da tsarin hijira na gargajiya, wanda ke basu daman sanin wuraren da ke da ruwa da ciyawa. Ana amfani da shaidar hijira daga hukumomi, dan rage rikice tsakanin makiyaya da manoma. Wasu ƙungiyoyin suna amfani da wato na'urar drone, don bibiyar wuraren da suka fi dacewa da kiwo a lokacin fari. Amfani da fasaha don adana bayanai. A wasu wurare, ƙananan makiyaya suna haɗuwa a ƙungiyoyi dan dan yayi recording ɗin shanun shi, ko suna amfani da manhajojin waya, kaman lab software, saboda don sanin lokacin da za ayi rigakafi, da kuma da lafiyar dabbobi. Ana kuma amfani da rediyo da manhajan waya, manhajan tura saƙo, domin sanar da makiyaya wuraren da ke da ruwa da ciyawa a lokutan fari. Duk da cewa fari da ƙarancin ruwa na kawo ƙalubale ga makiyaya daga maso gabacin ƙasar, suna amfani da ilimin gargajiya registan hannu, GPS da manhajojin waya, da yin recording ɗin lafiyar shanu, samun ruwa da kula da wuraren kiwo. Haɗin kai daga hukumomin ƙungiyoyin duniya, na taimakawa wajan bunƙasa kiwon.

Inganta recording ɗin kiwo a Najeriya ta hanyar shirye-shiryen tallafi A Najeriya gwamnati tana ƙoƙarin inganta recording kiwo ta hanyar shirye-shirye kamar Nigerian Livestock Transmission plan da wasu tsare-tsare na gwamnati wannan matakai suna taimakawa wajen tabbatar da cewa ana bin sahihin bayani kan lafiyar shanu wuraren kiwo da yawan shanu a kusa me ne ce Livestock tranmission plan wato doka ce da gwamnati ta ƙaddamar domin rage rikici tsakanin manoma da makiyaya da kuma haɓaka kiwon shanu na zamani ya ƙunshi abubuwa kamar rijistar dabbobi don sanin yawan shanu a ƙasa inganta kiwo ta hanyoyin zamani don rage yajojin makiyaya baya ga ilimi kan kiwo ga makiyaya da manoma gina wuraren kiwo na musamman wato gandun daji inda makiyaya za su samu ingantaccen kiwo da ruwan sha na biyu gwamnati tana gwamnati yadda gwamnati ke taimakawa wajen inganta recording ɗin kiwo ziyartar shanu da makiyaya gwamnati ta gwamnati ta fara shirin National Identification and possibility system don rijista da bibiyar shanu a amfani da ɗan kunne da kuma wani microchips don sanya lambobi ga kowace saniya da za a iya bibiyarta wannan shiri yana rage sata da sayar da shanu ba tare da izini ba bayar da tallafi don rubuta bayanai ana koyar da makiyaya yadda za su riƙa yin recording ɗin lafiyar shanunsu gwamnati na bayar da littattafa rijista da kuma manhajoji na salula na kiwo ga ƙungiyoyin makiyaya wasu makiyaya suna amfani da taswira na wato na kamarsu livestock control don rubuta bayanan haihuwar riga kafi da girman shanu samar da ingantattun wuraren kiwo gwamnati ta ƙirƙiri wuraren kiwo a jahohi kamar Nassarawa Taraba da Adamawa a waɗannan wurare makiyaya na samun filayen kiwo tare da rijistar kowace saniya da bayanan kiwon ta wannan yana rage rikici tsakanin manoma da makiyaya da sauƙaƙe rijistar shanu akwai tallafin lafiyar shanu da riga kafi ana samar da ingantattun likitocin dabbobi a wuraren kiwo don kula da lafiyar shanu gwamnati tana ɗaukar nauyin rigakafin cututtuka kamarsu CBPP da Foot and mouth diseases wato cututtukan da suka shafi baki da da ƙafafuwa ana amfani da database na gwamnati gwamnatin Najeriya ta yi ma NITP da sauransu da sauran shirye shirye kan inganta hanyoyin aje bayanan kiwo ta hanyar rijistar shanu inganta lafiyar dabbobi da samar da wuraren kiwo duk da ƙalubalen da ake fuskanta haɗa fasahar zamani da ilimin gargajiya na taimakawa wajen bunƙasa kiwo da rage matsalolin da ake fuskanta a harkar shanu.

Ƙa'idoji amfani da fasahar bibiyar shanu a yankunan tidin Najeriya yakunan tuddai na jahohin Jos Plateau, Mambila da Bubudu fasahar bibiyar shanu tana da matuƙar amfani wajen sarrafa kiwo bin sawun shanu da inganta harkar kiwo saboda yanayin tuddai duwatsu shanu suna yin ɓacewa ko shan wahala wajen samun abinci da ruwa dan haka amfani da fasaha na taimakawa wajen rage hasara da inganta samar da bayanai akan su hanyoyin da ake bi a rage a rage asarar shanu da sata yakunan da ke da tuddai sata ko ɓatan shanu yana da yawa saboda ƙauyuka suna da nisa da juna akan yi amfani da na'urori wato na JGS da RFAD tacks yana bawa makiyaye damar yin tsaron shanunsu ta amfani da waya da kuma na'ura me kwalkwalwa idan an sace shanu ana iya gano inda suke cikin sauƙin ta hanyar Tracking wanna ya rage matsalar fashi da satar shanu wato ɓarayi wanda ke haddasa rikici tsakanin makiyaya da manoma sannan na biyu inganta bibiyar hijara ga wuraren kiwo yankunan tuddai shanu suna buƙatar matsawa daga wuri zuwa wuri don samun ciyawa da ruwa ana amfani da tracking yana bawa makiyaya damar wuraren kiwo masu wadatac ciyawa tare da ɓac ba tare da ɓata lokaci ba wannan yana rage wahalar da shanun ke sha yana kuma taimakawa wajen rage gieman rikici tsakanin manoma da makiyaya sannan akwai hanyoyi kyautata lafiyar shanu yankuna tuddai sauyin yanayi na iya shafar lafiyar shanu amfani da Tacks yana baiwa makiyaya damar gano matsalolin lafiya kamar zazzaɓi da cututtuka rashin isasshen ruwa ko ciyawa lokacin da San nan yake cikin matsanancin yanayi samun rauni idan wani shanu yana fama da cutar makiyaya za su iya karɓar saƙon gargaɗi a wayarsu don su ɗauki mataki cikin gaggawa don hana yaɗuwar cutar amfani da fasahar GPS yana da matuƙar amfani yayin karantar da 'yan Najeriya yana taimakawa wajen rage asarar shanu da sata kulawa da inganta kasuwancin kiwo hakan na taimakaw wajen daidaita zubin shanu da kiyaye muhalli wanda ke ƙarfafa cigaban kiwo a wannan yankuna

Haɗin guiwa tsarin gargajiya da na zamani a rikodin ɗin kiwo makiyaya da manoman shanu suna da hanyoyi na gargajiya na rekodin dab, na rikodin ɗin dabbobi kamar ajiye bayanai a baki alamar jiki, da rubuce-rubuce a takardu yanzu na amfani da fasaha da zamani kamar irinsu electronic tagging GPS da database management don inganta tsarin kiwo haɗa wannan hanyoyi biyu zai taimaka wajen kula da lafiyar shanu don da bin diddigin kiwo da rage asara. Tsarin gargajiya da ake amfani da shi a rikodin ɗin kiwo Makiyaya da ƙananan manoma suna amfani da hanyoyi kamar rekodin baki Bababan makiyayi, babban makiyayi ko dattawa na riƙe tarihin haihuwar shanu yawan su da wuraren kiwo a ƙwaƙwalwa. Alamomin jiki ana amfani kamar, ana amfani da alamar baƙin ƙarfe ko yankan kunne dan gano kowace saniya akan yi rubuce-rubuce a takardu kuma. wasu manoma sukan ajiye littattafan rikodin dana yawan haihuwa, riga kafi da ci gaban shanu Sannan akwai bibiyar guraren kiwo, ana dogara ana dogaro da ƙwarewar gargajiya wajen sanin lokacin hijira da wuraren da suka dace da kiwo. in da amfanin wannan hanyoyi na iya haifar da matsaloli kamar manta bayanai rashin dai-daito da wahalar bibiyar dabbobi sabbin hanyoyin zamani da ake amfani da su sabuwar fasaha tana taimakawa wajen inganta kiwo da tabbatar da sahihancin rikodin ɗin shanu ta hanyoyi kamar electronic GPS da microchips ana saka katin a bu mai amfani, na'ura mai amfani dalantarki a kunnuwa don bibiyar kowane saniya ta amfani da ta amfani da database. Ana kuma amfani da GPS tracking inda ake saka na'urara GPS a shanu don sanin inda suke dayadda suke motsi sannan akwai taswirar live step database software ana amfani da manhajojin waya da software don adana bayanai na kiwo a cikin kwamfiyitoci sannan akwai artificial intelligance da blockchain ana amfani da AI dan ganin lafiyar shanu da blockchain dan tabbatar da sahihancin bayanai yadda ake haɗa tsarin gargajiya da na zamani. Za a iya haɗa tsofaffin hanyoyi da sabbin fasahohi ta hanyoyi masu zuwa. masu Kamar digital shanu a takardu da digital database ta nan makiyaya na iya ci gaba da rubuta rikodin a takardu amma sui adana wannan su adana bayanai a kwamfiyuta ko kuma na'ura mai ƙwaƙwalwa, ko waya don gudun ɓacewa, wato na'urar hannu. masu kiwo na iya amfani da mobile apps don shiga bayanai da aka rubuta a littafi zuwa cikin database sannan a ƙarshe haɗa gargajiya kamar rikodin ɗin baki alamar jiki da rubuce-rubuce da sabbin hanyoyi irin su electronic tagging GPS tracking da database zai iya taimakawa wajen inganta kiwo a Najeriya zai rage wahalar bibiyar shanu, inganta lafiyarsu da bunƙasa harkar kasuwanci da kiwo.

hanyoyin da ake amfani dasu don shanu su haihu a nigeriya a nageriya ana amfani da hanyoyi guda biyu wato saduwa ta dabi'a wannan shine mafi yawan wannan shine mafi yawan amfani musamman a wurin makiyaya na gargajiya a wannan hanyar ana barin ana barin sa da shanu da saniya mace a cikin kiwo tare sa zai iya saduwa da kowace saniya dake cikin lokacin haihuwa wannan hanya bata bukatar kayan aiki na zamani kuma itace ta gargajiya yafi sauki ga fulani makiyaya da sauran makiyaya nageriya fa'idar ta yana saukaka wa makiyaya da basu da ilimin kiwo na zamani babu bukatar kayan aiki masu tsada ana samun haihuwa cikakkiya ba tare da wahala ba illolin sa baza'a iya tantace ingancin sada ake amfani dashi ba sau da yawa ana samun matsalata cututtuka dake yaduwa ta hanyar saduwa babu cewa kowace saniya zata iya daukar ciki a lokaci daya hanya na biyu wato hanya ta zamani wanda akafi sani da daukar ciki ta hanyar baye wannan hanyace ta zamani inda likitan dabbobi ko kwararre a kiwo zai sanya zai sanya maniyyin sa a cikin saniya ta amfani da na'ura ana amfani da maniyyin ana amfani damaniyyin shanu masu inganci daga wurare na musamman wannan hanya bata cika yaduwa ta wannan hanyar cututtuka basu cika yaduwa ba sosai a nageriya sai dai a wasu wuraren kiwo na zamani wannan hanya ba ta cika yaduwa sosai ba a nigeriya sai dai a wasu wuraren kiwo na zamani ko manya manyan gonaki na zamani fa'idar baye ana iya zabar maniyi daga shanu masu inganci masu haihuwa da sauri akwai wata ma da nono mai yawa yana hana yaduwar cututtuka saboda ba'a san saboda ba sai an kawo shanu da kansu ba su sadu ana iya chuka maniyyi na irrin shanu daban daban illolin sa yana bukatar kudi sosai da kayan aiki yana bukatar kwararru wadanda basu cika wadanda basu cika yawa ba a yankunan fulani makiyaya yana bukatar a san lokacin da saniya ke shirin haihuwa wanda ba kowane makiyayi ke iya gane hakan ba

tasirin yanayi da muhalli akan haihuwa da ciwo a Najeriya yanayi da muhalli suna da matuƙar satiri akan haihuwa da lafiyar shanu a Najeriya ƙasar tana da yankuna daban daban ne da yanayi kamar haka arewa maso gabacin ƙasar wuri ne me zafi da ƙarancin ruwa arewa maso tsakiya wuri ne me matsakaicin zafi da filayen kiwo masu yawa kudu maso yammacin ƙasa da kuma maso gabas yankuna ne masu ruwa ruwan sama da kuma dazuka yanayi da muhali suna iya tasiri a lafiyar shanu da yawan haihuwa hanyoyi kamar haka tasirin zafi da rashin ruwa a arewa maso gabas yankin Barno Yobe, Jigawa da Bauchi yana da zafi sosai wanda ke da tasiri akan ƙarancin ruwa da ciyawa ciwan zafi da gajiya wato shanun dake sa shanun dake cikin zafi da fari mai tsawo suna da ƙarancin kuzari don haihuwa sannan akwai matsalan cututtuka rashin ruwa yana datti da tikar fata da na jiki kamar su tiryfonosomiyasis wanda ke rage lafiyar shanu hijira da ƙarancin abinci makiyaya suna tashi daga yankuna sussu zura wurin zuwa wuraren dake da ruwa wanda ka iya rage haihuwa saboda wahala da gajiya akwai hanyoyi da dama da yadda za'a sha yadda za'a shawo kan matsalolin ta hanyar amfani da rijiyoyin birtsatsai tafkunan ajiyan ruwa domin tabbatar da samun ruwa mai yawa a wasu wuraren ana iya amfani da hanyoyin baye don samar wa shanu da ciki sannan akwai tasirin matsakaicin zafi da rashin ruwan sama a arewa na tsakiya yankin kaduna Nija, Pilato da Benuwe da kuma Nasarawa da Taraba? yana da matsakaicin ruwan sama da wuraren kiwo mai kyau sannan kuma akwai cin kudu maso yammacin Najeriya wanda ya haɗa da Ogun, Oyo, Ondo Edo, Enugu Anambara da dai sauransu suna da yawan ruwan sama wanda ke da fa'ida da illa ga kiwo to a ƙarke dai yanayi yanayi da muhalli suna da matuƙar tasiri kan haihuwa da lafiyar shanu a Najeriya arewacin Najeriya na da matsalan fari da ƙarancin ruwa yayin da kudu ke da yawan ruwan sama da cututtuka hanyoyi da ake ampani dasu don shawo kan matsaloli sun haɗa da gandun daji wato wuraren kiwo na zamani ana amfani da hanyoyin baye don samar da ciki sannan kuma ajiyar abinci domin ranakun fari ko damina sannan ana ampani da rigakapi da magunguna dan kaucewa yaɗuwar cututtuka idan ana amfani da pasahar zamani tare da ingantattun hanyoyin gargajiya ana iya kare lafiyar shanu da bunƙasa kiwon dabbobi

Zamar da ayyukan faɗakarwa wajen taimaka ma manoma a Najeriya ayyukan faɗakarwa na harkan noma da kiwo suna taka muhimmin rawa wajen inganta dabarun kula da dabbobi da abubuwan amfani kiwo a sassa daban-daban na Najeriya Ga wasu daga cikin muhimmun hanyoyin da suke taimakawa Na farko ilimantar da manoma da makiyaya ayyukan faɗakarwa suna bai wa manoma da makiyaya horo kan sabbin hanyoyin ci da dabarun da zasu bi don taimakawa wajen haɓaka lafiyan dabbobinsu rage yawan mace-macen shanu da ƙara yawan haihuwa sannan kula da lafiyan dabbobi ana koyar da makiyaya yadda zasu yi amfani da magunguna don hana yaɗuwan cututtuka kamar sanyi da cizon sauro da kuma ciwon kofato ko kuma ciwon baki ana basu shawara kan amfani da alluran rigakafi don kare shanun su daga cututtuka sannan akwai hanyoyin inganta abinci da ciyarwa ana koyar da makiyaya hanyoyin adana ciyawa da yi sillage domin samun abinci mai gina jiki ga shanu a lokacin ranni ana kuma koya musu dabarbarun ƙarin abinci don ƙarfafa shanu mata masu juna biyu da ƴaƴa da suka haifa watau maraƙai ana koyar da makiyaya hanyoyin zaɓan shanu masu kyau domin inganta nasabar dabbobi kamar zaɓan nau; ukan shanu da ke da samar da madara mai yawa sannan ana koyar da fasahohin haihuwa ta hanyar baye domin haɓaka nasabar sahanu watau nasabar shanu sannan akwai inganta dabarun kiwo sannan ana koya ma makiyaya noman ciyawa domin samun wadataccen abinci a goankinsu ana koyar da su yadda zasu sarrafa yawan dabbobinsu don kaucewa cunkoso da hana yawaitar cututtuka sannan akwai inganta muhalli da kare da kare kiwo ana bada shawari kan yadda za a hana rikici tsakanin makiyaya da manoma ta hanyar kafa wuraren kiwo da hana shanu kutsaya gonakin jama'a sannan ana koya musu hanyoyin kiwo a killace domin rage yawan domin rage yawan yin hijira da kuma hana aukuwan rikici sannan kula da sayarwa da kasuwanci ayyukan faɗakarwa suna koyar da makiyaya yadda zasu sayar da shanun su da kayayyakin da suke samarwa kaman madara da nama a ksauwanni domin samun riba nai kyau sanna bugu da ƙari ana koya musu yadda zasu yi shi yadda zasu iya shiga kasuwa na zamani da amfani da dabarun kasuwanci don samun ƙarin kuɗi sannan inganta fasahan kiwo ana koyar da makiyaya yadda zasu yi amfani da fasahar zamani kamar na'urorin gano lafiyan shanu hanyoyin adana bayanan kiwo da kuam amfani da hanyoyin sadarwa domin samun bayanai kan kasuwa a ƙarshe dai ayyukan faɗakarwa suna taka muhimmiyan rawa wajen ilimantar da manoma da makiyaya kan sabbin hanyoyin kiwo domin inganta lafiyar dabbobi rage yawan mace-mace rage yawan mace-mace da kuma rage yawa rikici tsakanin manoma da makiyaya

Ayyukan likitocin dabbobi suna da matuƙsr mahimmanci wajen tabbatar da lafiyan shanu da kuma haɓaka yawan haihuwa a kiwon dabbobi a Najeriya Wasu daga cikin mahimman hanyoyin da likitocin dabbobi ke taimakawa wajen inganta haihuwa inganta haihuwar shanu da rigakafin kare ƙaruwan cututtuka likitocin dabbobi suna rigakafi don kare shanu daga cututtuka da baza iya hana da baza ka iya hana su haihuwa kamar su trypanosomiasis da dai sauran su ana kuma amfani da magunguna deworming watau na tsutsan ciki don kawar da cututtukan ciki zasu iya rage lafiyan shanu sannan gwajin lafiyan shanu ana bincikar shanu mata kafin haɗa su da bijimi don tabbatar da cewa suna da cikakken lafiya idan akwai wata cuta da hana haihuwa likitocin dabbobi suna bayar da magani don gyara mastalana sannan na uku inganta lafiya da zaɓen iirn shanu ana amfani da hanyoyin baye don shuka ruwan maniyyi na shanu masu inganci don haɓaka nasabar shanu ana amfani da? don haifar da shanu masu ƙarfi sannan kula da shanu da juna biyu likitocin dabbobi suna ba da shawara ta yadda za a ciyar da shanu masu cikin don gujewa matsalolin haihuwa ana amfani da wasu magunguna da sinadarai don taimakawa shanu wajen haihuwa cikin sauƙi na biyar magance matsalolin haihuwa idan shanu suna da suna da wahalar haihuwa likitocin dabbobi suna iya ba da taimakon gaggawa watau tiyata don ceto rayuwan uwa da jaririn ta ana kuma magance matsalolin haihuwa kaman su? retained placenta don kare lafiyan shanu bayan haihuwa sannan na shida kula da shanun da aka haifa bayan haihuwa likitocin dabbobi suna bayar da shawara kan yadda za a kula da maraƙi domin su girma cikin lafiya ana kuma ba da magunguna don hana kamuwa da cututtuka kaman ciwon huhu da dai sauransu sannan kula da matsalolin rashi haihuwa idan shanu basa iya ɗaukar ciki da kansu likitocin dabbobi suna bincike don gano matsalar da bayar da magani a cikin lokaci hakan yana taimakawa wajen rage shanu masu wahalar haihuwa da kuma ƙara yawan shanu masu haihuwa sannan suna horar da makiyaya dabarun kiwo likitocin dabbobi suna ilimantar da makiyaya kan inganta hanyoyin kiwo, ciyarwa da sarrafar shanu don hana matsalolin haihuwa ayyukan likitocin dabbobi suna da matuƙar mahimmanci wajen kare lafiyan shanu haɓaka haihuwa da rage mace-macen dabbobi idan aka cigaba da faɗaɗa wannan ayyuka a Najeriya za a samu ingantaccen kiwo, ƙarin madara da nama da kuma riban da zata bunƙasa tattalin arzikin manoma da makiyaya.

Yadda manoma a Najeriya ke sarrafa haɗa jini da bambancin gado a shanun su A Najeriya manoma da makiyaya suna amfani da magungunan gargajiya da na zamani don guejwa haɗa jini da kuma tabbatar da bambancin gado a cikin shanun su ga wasu daga hanyoyin da suke bi saboda bijimi makiyaya suna suna sauya bijimi daga wata shanu zuwa wata wata dabara domin hana haɗa jini tsakanin shanu ƴan uwa wasu na karɓo bijimi daga wasu iyalai ko gonakai don haɓaka bambancin gado zaɓen shanu ingantattu manoma suna zaɓan shanun da ke da ƙarfin lafiya da haɓakar nono komawa domin haihuwa sannan suna gujewa shanu masu rauni ko waɗanda ke da matsalar gado domin kaucewa haihuwar ƴaƴa masu nakasa sannan kuma haɗa nau'ikan shanu daban-daban wasu makiyaya suna haɗa nau'o'in shanu daga yankuna daban-daban kamar fulanin shanu kamar fulanin shanu da mutoro ko bunaji da sakkwato budane domin samun ingantacciyar jinsin shanu wannan hanya yana taimakawa wajen samar da shanu masu juriyar cututtuka da ingantacciyar girma sannan amfani da fasahar shuka maniyyi watau baye manoma masu yankunan suna amfani da fasahar baye? daga bijimi masu kyau domin haifar da shanu masu inganci ' hakan yana haɗa hakan yana hana haɗa jini kuma yana bada daman amfani da jinsin shanu daga ƙasashen waje sannan bibiyan tsarin haihuwa wasu manoma suna rubuta tarihin haihuwar shanun su domin tabbatar da cewa ba a sake haɗa ba a haɗa? ba a sake haɗa shanu ƴan uwa ba wannan hanya yana taimakawa wajen sanin waɗanda shanu ne suka fi dacewa da haihuwa tare sannan kula da shanun da aka haifa idan aka gano cewa wani sa yana da matsala ta gado ko baya samar da ingantaccen ana cire shi daga tsarin haihuwa wannan hanya tana tabbatar da cewa shanu masu inganci ne kawai su cigaba da haihuwa sannan samun shawaran masana kan kiwon dabbobi masana da manoma da makiyaya suna tuntuɓar likitocin dabbobi da masana kiwo domin samun shawara kan hayoyin gujewa haɗa jini da inganta jinsin shanun su wasu na amfani da ayyukan wayarwa sannan a ɗauki na Najeriya a najeriya manoma da makiyaya suna amfani da hanyoyi kamar sauya bijimi da nau'ika shanu daban-daban amfani da fasahar zamani da rubuta tarihin haihuwa don hana haɗa jini da haɓaka bambancin gado idan aka cigaba da inganta wa'innan dabaru za a samu shanu masu ƙarfi lafiyayyu kuma masu ingantaccen madara da nama

inda samuwar ciyawa da ruwa ke tasiri ga haihuwar shanu a sassan Najeriya samuwar ciyawa da ruwa da mutuƙar tasiri wajan haihuwar shanu a Najeriya rashin wadatarsu yana iya hana shanu haihuwa da kuma rage lafiyar ƴaƴan da zasu haifa ga yanda wannan matsalar ke shafan shanu a sassan daban-daban na ƙasa na farko tasirin rashin ciyawa a lokacin rani a lokutan rani, ciyawa na ƙaranci musamman a arewa saboda rashin ruwan sama rashin abinci mai gina jiki yana sa shanu mata ko saniya kasa ɗaukar ciki ko sun ɗauki ciki, cikin ma ya zama mara inganci shanun da suka ɗauki ciki ba ,ba suwa samun ishashen abinci dan girman jariransu wandake yada sarar nauyin jarirai ko rashin haihuwa watau ɓari tasirin rashin ruwa a yankunan da suka fiskanci dazuzuka da hamada a yankunan dake fama da fari kamar arewa maso gabas yankin Yobe, Maiduguri da sauransu da arewa maso yammanci akwai wahalar samu ruwa musamman a rani rashin ruwa yanasa shanu mata su rage ƙiba kuma haka yana iya hanasu yin ciki ko rashin yin ciki mai inganci wasu shanu na zubar da ciki soboda tsananin kishin ruwa da karancin ruwa a jikin su yankunan da sukeda wadatar ciyawa da ruwa a yankunnan kudu wasu daga cikin sassan arewa masu noman ciyawa masu noman ciyawa, shanu na samu wadatacen abinci da ruwa wannan yana taimakawa wajan inganta lafiyar shanu haihuwa, da haifar da ƴaƴa masu ƙarfi da lafiya maciya a wannan wuraren suna adana ciyawa a lokutan damina dan yi amfani dasu lokacin rani illolin hijirar neman ciyawa da ruwa rashin ciyawa da ruwa yana sa maciyaya su yi hijira daga arewa zuwa kudu dan neman abinci da shanu hijira na iya haddasa gajiya ga shanu wanda ke hanasu yin ciki, ko haddasa zubar ciki ko ɓari wannan hijira kuma tana haddasa rikici tsakanin maƙiya da manoma saboda ƙunsan shanu gonakin jama'a hanyoyin magance matsalar rashin sha da rashin ruwa noman ciyawa wasu manoma suna noman ciyawa dan ciyar da shanu a lokutan rani ajiye ruwan damuna wasu na amfani da rijiyoyi da tafkuna na roba domin tarin tsakanin su ruwan da zasu sha lokutan rani ciyar da shanu da abinci na musamman wasu makiya suna amfani da abinci da aka sarrafa kamar ciyawa wacca aka sarrafa dan inganta lafiyar shanun su a garke dai samuwar ciyawa da ruwa yana taimaka yana taka muhimmin rawa wajan haihuwar shanu, rashin wadatarsu musamman a arewa yana hana shanu haihuwa, ko haihuwar jarirai masu lafiya

Dabarun haɗa jinsi da ake amfani da su don inganta kiwon shanu a Najeriya A Najeriya musamman ƴan guraren da ake kiwon shanu ana amfani da dabarun haɗa jinsi don haɓaka don haɓaka ingancin shanu ko don samar da nama mai yawa ko don ƙara yawan madara akwai dalilan haɗa jinsi wanda suka haɗa da samun shanu masu girma da sauri don samar da nama ƙara yawaitar madaran da ake samu daga jikin shanun inganta juriya da daga cututtuka da sauyin yanayi sannan rage yawan haɗa jini watau gado wanda ke haifar da matsalolin gado nau'ukan haɗa jinsi da ake amfani da su haɗa shanun gida da na waje ana haɗa shanu kamar irin shanun dida watau bonaji da nau'ukan shanun waje wannan hanya tana ƙara? wannan hanya tana ƙara yawan madara ko ingancin nama da ake samarwa a jikin shanu akwai kuma haɗa nau'ukan shanun gida wasu manoma suna haɗa watau bararo da sakkwato budale don samar da shanu masu juriya da ingantaccen nama haka nan ana amfani muturu da bunaji don samun shanu masu sauƙin kiwo da juriya amfani da fasahar baye ana amfani da ana amfani da ruwan maniyyi daga jikin shanu masu inganci a shuka shi a cikin shanun gida domin samar da ƴaƴa masu yawa masu inganci wannan hanya tana rage haɗa jini da kuma tana kuma bada damar yin amfani da jinsin shanu na waje ba tare da an shigo da shanun gida ba sannan ana amfani da fasahar zamani watau embryo transfer wannan hanya tana bada daman shuka ƙwayar haihuwa daga shanu masu inganci a jikin wasu shanu mata na haihuwar shanu mafi kyau ana amfani da ita ne a manyan gonaki da ke da fasahohin zamani kaɗan daga cikin fa'idojin haɗa jinsi sun haɗa da shanumasu girma da sauri don samar da naman da ake buƙata a kasuwa shanu masu madara mai yawa don kiwo sannan ƙarin juriya daga cututtuka da kuma sauyin yanayi sannan akwai inganta lafiyar shanu da rage wahalar ciwo ƙalubalen haɗa jinsi rashin fasahar zamani da isassun masana a wasu yankunan wahalar samar da ruwan maniyyi mai inganci daga ƙasashen waje matsalan sarrafa sabbin shanu da suka samo asali daga haɗa jinsi rashin fahimta daga wasu makiyaya kan amfani da wannan dabara a ƙarshe dai a Najeriya ana amfani da dabarbarun haɗa haɗa jinsi domin ƙara yawan madara, samar da nama mai inganci da kuma haɓaka juriya daga cututtuka da kuma sauyin yanayi duk da ƙalubalen da ke akwai idan aka cigaba da faɗaɗa amfani da fasahar zamani kamar su baye, embryo transfer za a samu shanu masu inganci da kuma cigaba a fanin kiwon dabbobi

Fa'idojin amfani da na'urar zamani da kuma manhajojin? don rubuta bayanai a gonaki a gonakin kaji d manyan birane a Najeriya a yankunan d suka fi cigabaa Najeriya kamar su Legas, Osun, Abuja Kano da Kaduna an amfani da ana amfani da kayan aikin digital da kuma na'urorin zamani don rubuta da sarrafa bayanan gonakin kaji wannan hanya yana taimakawa wajen inganta samarwa rage asara da kuma ƙara riba ingantaccen sarrafa bayanai da kula da noma manhajoji kamar wannan kamar su poultry management software suna taimakawa wajen auna yawan kaji, ciyarwa da yawan ƙwai ana iya lura da lafiyar kaji ta hanyan rubuta bayanai kan cututtuka da rigakafi sannan na biyu sauƙaƙa bincike da tsara shirin samar da kaji ana amfani da software ana amfani da software yana taimakawa wajen tantane girbin waiƙ da kuma kaji don tantace lokacin sayarwa sannan ana amfani da fasahar zamani watau artificial intelligence don hasashen lokacin da kaji zasu rage samar da ƙwai sannan rage asara da inganta riba akwai software na lissafi suna taimakawa wajen lura da kuɗin ciyarwa, magunguna da riba sannan ana ana gujewa wuce gona da iri wajen samar wajen sayan abinci ko rashin kula da kaji wanda zai iya janyo asara sannan kula da lafiyar kaji ana amfani da software na kiwon lafiya domin lura da rashin domin lura da shan rigakafi da magunguna ana iya samun gargaɗi idan kaji sun kamu da cuta idan akwai matsala tsarin haihuwa sannan sauƙaƙa kasuwanci da sayarwa da sayar da kaji ana amfani da manhajoji kamar su Farm ERP ko Poultry management system don binciken farashi da hada-hadar kasuwa ana iya bin diddigin buƙarun kasuwa don sanin lokacin da fi dacewa a sayar da kaji ko ƙwai sannan akwai manhajan ajiye bayanai da gudanar da ma'aikata akwai manhajar da ake amfani da su saboda rubuta bayanan ma'aikata da ayyukansu wannan yana hana rashin gaskiya ko asarar kuɗi a cikin gonaki a ƙarshe amfani da kayan digita ko na'urar zamani a gonakin kaji a manyan biranen Najeriya yana taimakawa wajen rage asara wajen rage asaran riba da inganta kiwon lafiya na kaji idan manoma suka cigaba da amfani da manhaja irin su A.I, IOT da manhajojin lissafi zasu samu cigaba sosai a fanin kiwon kaji a Najeriya.

Aikace-aikacen wayar hannu suna taka muhimmiyar rawa wajen adana bayanai a gonakin kaji da birane kamar Lagos da Abuja. Ga wasu daga cikin muhimman hanyoyin da suke amfani; Na ɗaya: Ajiye Bayanai. Aikace-aikacen suna taiamakawa manoman kaji wajen adana bayanai kamar yawan kaji, adadin abinci da da aka saya, da kuma yawan ƙwai da aka samu. Sanan, Sauƙaƙa Lissafi na Biyu: Ana iyaamfani dasu ajen ƙididdige ribar da aka samu, kashe kuɗi da kuma kiyaye ma'aunin kasuwanci ba tare da wahala ba. Sannan na Uku: Sarrafa Lafiyar Kaji. Wannan ma ana iya amfani da su don rubuta bayanai kan rigakafi, magunguna da kuma kulawar lafiya, don hana yaɗuwar cututtuka. Sannan na Huɗu: Samar da Rahotanni. Aikace-aikacen suna samar da rahotanni na yau da kullum, ko na wata-wata, domin a sami damar tantance ci gaban kasuwanci. Sannan na Biyar: Wasu aikace-aikacen wasu aikace-aikacen suna baiwa manoma damar samun shawara daga ƙwararru a fannin kiwon kaji da kuma tsara bayanai ga sauran manoma Sannan na Biyar: Bibioyar (Sufuri?) da Sayarwa Manoma kaji na iya amfani da aikace-aikace na rubuta yawan ƙwai da kajin da suka sayar da kuma frashin da suka sayar da su, wannan yana taimakawa wajen tantance ribar kasuwanci. Sannan Sanarwa da Tunanin Lokaci. Wasu aikace-aikacen suna da fasari da ke tunatar da manoma lokutan da abinci, lokutan ba da abinci, yin rigakafi, da kuma kula da yanayin zafi da ake ciki, ko kuma yanayin zafi a inda ake ciwo. Sannan Ajiyar Bayanai a Internet. Wannan yana ba da dama ga manoma masu ajiye bayanai a internet domin su iya samun, su a ko'ina kuma su guji rasa su a sakamakon matsalolin ko na'ura ta lalace Sannan Bincike da Nazari. Aikace-aikacen na iya taimakawa wajen nazarin yadda ake samun ci gaban kiwon kaji ta hanyar kwatanta, bayanai daga lokuta daban-daban. Sannan Haɗa da Kasuwa. Wasu aikace-aikacen suna haɗa manoman kaji da masu saye, suna basu damar tallata kayansu, don samunkwastomomi cikin sauƙi. Gudanar da Ma'aikata. Idan gonarkaji suna da ma'aikata, aikace-aikacen na iya taimakawa wajen bibiyar ayyukansu da kuma ganin cewa kowa, yana aikinsa yadda ya dace. Sannan Taimakon Yanke Shawara. Ta hanyar nazarin bayanan da aka tura, aka tara, manoma za su iyasanin lokacin da ya dace, a ƙara yawan kaji, da rage kashe kuɗi ko su inganta dabarun kiwo. A taƙaice, aikace-ikacen wayar hannu suna taimakawa sauƙaƙa gudanar da gonaki, gonakin kaji, inganta ribar kasuwanci, da rage wahalhalu ga manoma a birane kamar Lagos da Abuja.

Manoman Kaji a yankin Kudu masu Gabashin Najeriya nafuskantar ƙalubalai da dama, wajen adana bayanai kan jadawalin da akabi da kuma ci gaban kaji. Ga wasu daga cikin manyan matsalolin da suke fuskanta: Na Farko Rashin Isassun Fasahar kayan Aiki. Yawan manoma suna amfani da takadda wajen rubuta bayanai wanda ke iya lalacewa, ɓacewa ko kuma samun kuskuren rubutu. Rashin amfani da na'urorin zamani kamar su na'ura me ƙwaƙwalwa da aikace-aikacen wayar hannu nahana su samun ingantattun bayanai. Na Biyu:Matsalar Ilimin Fasaha. Wasu manoma ba su da issashen sanin yadda ake amfani da na'urorin zamani kamar aikace-aikacen wayar hannu don adana bayanai. wannan yana sa su dogara ga hanyoyi na gargajiya da basu da cikakken tsari. Rashin Daideton Jaddada Rigafi. Wasu manoman ba su iya, wasu manoman ba su iya bin jidilar rigakafi yadda ya kamata, saboda rashin ingantaccen tsarin adana bayanai. Hakan na iya jawo mantuwa da yin rigakafi da wuri, ko kuma ayi shi a makare wanda ka iya haddasa cututtuka a cikin dabbobi. Matsalar Riƙe Lissafi. Saboda rashin amfani da ingantattun hanyoyin rubuta bayanai, wasu manoma basu iya bibiyar yadda kajin su ke girma da kyau wanan na iya hana su gane gane matsaloli da wuri kamar rashin ci gaban kaji da kuma matsalolin abinci. Sannan Canjin Yanayi da Tasirinsa. Yanayi na iya shafar cigaban kaji kuma idan ba'a adana bayanai yadda ya kamata ba, zai zama da wahala a iya sanin irin sauye-sauyen da ke faruwa da kuma yadda za'a magance su. Sannan akwai Matsalar Tsaro da Rushewar Bayanai. A wasu lokutan takaddun dake ɗauke da bayanai ka iya lalacewa ko ɓacewa saboda gobara, ambaliya ko kuma sacewa daga ɓarayi. Rashin ajiyar bayanai, a na'ura mai ƙwaƙwalwa ko internet, yana sa a rasa duk wani tarihin rigakafi da ci gaban kaji. Rashin Isasshen Kayan Aiki. Rashin isasshen ilimi akan muhimman recording ɗin bayani. Mahimmancin Recording ɗin Bayanai. Wasu manoman basu basu fahimci muhimmanci ajiye bayanai don haka ba sa ɗaukar su da muhimmanci, hakan yana hana su ingantacciyar lura da lafiyar kaji da kuma ribar kasuwanci. Sannan Akwai Matsalolin Tattalin Arziƙi. Wasu manoma ba su da kuɗin da za su iya sayen kayan fasaha kamar na'ura mai ƙwaƙwalwa, da za ta taimaka musu wajen adana bayanai. Rashin kuɗin na sa su ci gaba daamfani da hanayoyi na gargajiya da ba su da inganci.

Iyaye na da matuƙar muhimmanci a wajen tabbatar da cewa abincin ƙari da suka ba wa jariri yana ɗauke da sinadarin gina jiki. dake buƙata. Ga wasu hanyoyi ga iyaye. za su bi don don tabbatar da cewa jariri na da samun lafiya. Abinci mai gina jiki. Fara da abinci mai sauƙi da lafiya. A lokutan da aka fara abinci na na ƙari a tsakanin watanni shida zuwa takwas iyaye ya kamata ku fara ba ba da abinci mai sauƙi kamar kamar su tuffa kamarsu tuffa da kankan da kayan lambu. kamar karas, da alayyaho, da kuma hatsi kamar shinkafa ko masara. wanda aka niƙa sosai don tabbatar da cewa jariri zai iya cin su, da sauƙi. Haɗa abinci mai gina jiki. Iyaye na iya haɗa abinci daban-daban don samar da gina jiki mai kyau. Kamar haɗa hatsi da ƴaƴan itatuwa kayan lambu da nono ko kuma madara da nama mai kyau da kuma kifi mai kitse. Wannan na iya taimakawa wajen, wajen samar da sinadari masu muhimmanci kamara "Protein" "Vitamin" da ma'adanai. Bar jariri ya ci a hankali iyaye za su iya ƙara nau'in abinci kamar "egg" kifi da kuma nono da na dabbobi ko na shanu wanda zai taimakawa wajen jariri "protein" da "chlorine" don taimakawa wajen bunƙasa jiki. Bar jariri ya sha ruwa idan jariri na cin abinci da ƙara yana da muhimmanci a ba shi ruwa domin guje wa bushewa da kuma taimaka wa tsarin narkewar abinci. Guji abinci mai nauyi ko mai ɗauke da sikari ko gishiri. Iyaye na iyaye ya kamata su ji ko ba wa jariri. Su guji ba wa jariri abinci mai nauyi ko abinci mai ɗauke da sikari da gishiri fiye da kima domin wannan na iya kawo matsaloli ga lafiya.

A yankin tsakiyar Najeriya Yin rakodin da kyau a gonakin kaji na taimakawa manoma wajen sarrafa yaɗuwar cututtuka da inganta tsaron lafiya. ga yadda hakan yake aiki. Na farko gano cutar dawuri Idan manomi na rubuta bayanai kan lafiyar kajinsa kamar yawan kajin da suka kamu da cuta Nau'in alamomin da suke nunawa. adadin mutuwar kaji, zai fi sauƙi a gano matsalar da wuri. wannan zai taimaka wajen ɗaukar mataki da ya matakin da ya dace kafin cuta ta yaɗu. Bibiyar tarihin cutar. Ajiyar bayanai na taimakawa wajen fahimtar irin cututtukan da suka shafi kaji a baya da kuma hanyoyin da suka fi dacewa wajen magance su. misali idan cutar, ta faru a baya manomi zai iya sanin irin riga kafin da da ya yi na da zai yi nan gaba Sannan na uku tsare-tsaren riga kafi da magani Aje bayanai lokacin da aka yi wa kaji allura ko aka ba su magani yana hana kuskuren Yana hana kuskure kamar bayar da allura sau biyu ko mantawa da yin riga kafi. Haka yana taimakawa wajen hana yaɗuwar cututtuka sannan kyautata tsaron lafiyar kaji Aje bayanai yana um Aje bayanan yawan ma'aikata da masu shiga gonar kaji Yana taimakawa wajen gano wanda zai iya shigo da cuta daga waje. Manoma na iya amfani da Manhajar ajiyar bayanai wato "recording" don tsara shirin tsabtacewa da kuma hana baƙi shigowa gonar ba tare da kariya ba. Rage asarar kaji da kuɗi. Idan manoma suna da cikakken bayani bayanin yawan kajin da suka rasa da kuma dalilan rasawa, da kuma dalilan rasa su. za su iya sanin in da matsalar take kuma su ɗauki matakin gyara don rage asarar kuɗi da dabbobinsu. Inganta samar da bayanai ga hukuma da madasana. Idan akwai cuta mai tsanani yin "recording" yana sauƙaƙa sadarwa ga ma'aikatan kiwon dabbobi da hukumomi. domin a samo taimako da wuri. Saboda haka amfani da tsarin recording a yankin ci gaba A yankin Najeriya ta tsakiya zai taimaka wajen kare kaji da cututtukan inganta kiwon lafiya da rage asarar kuɗi.

A yankunan da ke da zafi da sari a Niajeriya ta Arewacin ƙasar, yana da muhimmanci, yana da muhimmanci akula da yadda ake adanar bayanan abinci. Da ruwansha a gonakin kaji. Ga wasu mafi kyawun hanyoyin da za a don gudanar da ajiyar bayanai yadda kaji ke cin abinci da shan ruwa. Yin rubutu ko amfani da manhajoji. Akwai hanyoyi biyu da za a yi amfani da su Na farko rubutu a littafi. ko aje bayanai ko amfani da wayar hannu, ko na'ura mai ƙwaƙwalwa. Idan ana amfani da takardu dole a aje shi a waje mai ɗumi da bushe, don gujewa lalacewa. Iadan ana amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa za a iya amfani da manhajoji kamar su Manhajoji na kiwon kaji don adana bayanai cikin sauƙi. Sannan na biyu, bibiyar yawan cin abinci da aka bibiyar yawan abincin da aka bai wa kaji. Akwai buƙatar rubuta yawan abincin da aka bayar kowace rana. Yana da kuma banbancin da ke tsakanin nau'in kaji. sannan yin wannan, wannan recording yana taimakawa wajen fahimta idan kaji suna da abinci da kyau ko kuma idan akwai wata matsala. Sannan na uku bibiyar amfanin ruwa A yankunan zafi da fari ruwa yana da matuƙar muhimmanci. Idan kaji ba su samun isasshen ruwa zai iya shafar lafiyarsu da kuma yawan ƙwan da suke da kuma yawan ƙwan da suke yi. Dole ne a rubuta yawan ruwa da ake amfani da shi kullum dan tabbatar da cewa ba a samu ƙaranci ba. Sannan a riƙa kula da ingancin abinci da ruwa. A irin wanan yanayi mai zafi Abinci yana iya lalacewa da sauri musamman idan yana ɗauke da damshi. Dole na a aje abinci a wurin da yake da iska mai kyau, kuma a kula da ƙwari da cututtuka. hakan na haka nan ana buƙatar tsabtace ruwan kaji akai-akai don gujewa cututtuka. Na biyar fahimtar canje-canje a cin abinci da shan ruwa. idan kaji sun rage cin abinci ko shan rurwa, hakan na iya nuna matsala kamar cuta ko matsalar yanayi. Aje bayanai zai taimaka wajen gano irin waɗannan matsaloli da wuri. sannan tsara ajiyar bayanai don tanadin kuɗi. Idan an san yawan abincin da ruwa da ake amfani da su, zai fi sauƙi a iya yin tsare-tsare da kasafin kuɗi, wannan zai taimaka wa manomi wajen rage asara da inganta riba. Idan an bi waɗannan hanyoyi, Manoman kaji a yankunan za su ida sani, za su iya sarrafa gonakinsu da kyau rage asara abinci da ruwa da kuma inganta lafiyar kajin.

Ƙauyukan Najeriya inda yawanci, inda yawancin ƙananan manoma ka diba ba su da damar amfani da fasahan zamani ana iya yin ana iya inganta yanayin adana bayanai ta hanyoyin gargajiya masu sauƙi ga wassu hanyoyi da za a iya bi. Na farko yin amfani da littafai na takarda. Manoma za su iya yin amfani da littafan rubutu ko taakardu rubuta muhimman bayanai kamar, yawan kaji da suka saya da adadin waƴanda suka mutu sannan adadin abinci da ruwa da aka bayar kowace rana lokutan yin rigakafi da magunguna riba da asaran da aka samu sannan kuma ana buƙatan a adana littafai a wuri mai bushewa ko busasshen wurin dan gujewa lalacewa sakamakon ƙura ko ruwa. Sannan na biyu akwai takardun Manoma na iya amfani da takardu masu jeri dan saita bayanai yadda za a iya fahimta da sauri sannan misali ana iya yin jerin kwanaki da akayi kaji rigakafi dan a tabbatar da cewa ba a manta ba. Sannan yin alama a kayayyakin rubutu masu dorewa Ana iya amfani da alƙalami mai ruwa dan rubuta muhimman bayanai. Muhimmancin bayanai a kan allon rubutu ko wata takarda da mai dorewa da aka liƙa a bango. Sannan ya yi amfani da alamomi dan sauya fahimta. Ga waɗanda ba su iya karatu sosai ba za su iya amfani da alamomi masu sauki kamar zanen kaza dan nuna yawan kazan da aka sayar da aka saya ko suka mutu. Ana iya amfani da banbancin launuka dan bambance bayanai. Sannan na biyar, yin amfani da kundin rekodin. Manomi zai iya ware lokaci ko wace rana dan rubuta mahimmanci mahimman bayanai, misali kafin dare sai ya rubuta abinda ya faru a gonan ranan. Sannan na shida akwai, amfani da ko alƙaluma a fuska. Manoma na iya yin alaman da laka ko farin yashi a bango dan nuna yawan kaji ko yawan abincin da suka rage. Tattaunawa da wasu manoma:- idan manomi bai iya rubutu ba zai iya amfani da wassu ƙwararrun manoma ko iyalansu waɗanda suka iya rubutu dan su taimaka masa. A na iya haɗa kungiyar manoma inda kowa zai iya taimaka wa juna dan adana bayanai, da amfani da wadannan hanyoyi ƙananan manoman kaji a yankunan kauye za su iya yin rekodin ko kuma adana bayanai yai inganci ba tare da bukatan fasahan zamani ba haka zai taimaka wajen rage haka zai taimaka wajen rage asara inganta kiwon lafiya da kuma bunƙasa kasuwancin su.

A yankunan gaɓar teku na Najeriya inda iska ke ce da yawan ɗanɗano da danshi, manoman kaji na suna fuskantar matsaloli wajen adana bayanai saboda takardu da sauran kayan rubutu na iya lalacewa da sauri. Dan haka ya kamata tsarin adana bayanai ya kunshi abubuwan da suka dace da yanayi yankin. Musamman sassan tsarin rekodin kaji a yankunan gabas da teku. Adana bayanan yawan kaji, rubuta yawan kaji da aka saya wadanda suka mutu da kuma wadanda aka sayar, rekodin din abinci da ruwa bibiyar yawan abinci da kaji da gujewa asara. Sannan adana bayanai rigakafi da magunguna ajiyar bayanan rigakafi allurai da sauran magunguna dan kaucewa mantuwa da bayar da sau biyu da bayarwa sau biyu ko kuma jinkirta magani ajiyar bayanan samar da ƙwai mai mai girma, Idan ana kiwon kaji masu ƙwai ko nama dole ne a rubuta adadin da ake samu dan tantance riba. Sannan a jiyar bayanan kuɗi, adana bayanai saye da sayarwa ko kashe kuɗi dan samun riba, yanda za a guje ma matsalolin danshi a adana bayanai, amfani da littafan da ke da rufi na roba. Yin amfani da littattafan da ke da rufi ko jakunkunan roba dan kare takardu daga ruwa ko danshi. Sannan amfani da kayan rubutu masu juriya da ruwa, yin amfani da alkalami mai ruwa ko tawada mai juriya dan rubutu akan takardu masu ɗorewa. Sannan akwai ajiyar bayanai a wurin da ke da kyakkyawar iskar iskar shiga, aje takardu a wuri mai bushewa ko kosasshen wuri da iskar shiga dan rage yawan danshi da hana bushewa da hana ruɓewa. Amfani da akwatuna masu rufi, adana takardu a cikin akwatunan roba masu ƙyalli da kuma masu hana ruwa da kuma masu hana ruwa shiga dan gujewa lalacewa. Sannan amfani da amfani da manhajoji na wayar hannu. Idan akwai wayar hannu ana iya amfani da manhajoji daban-daban dan adana bayanai ba tare da buƙatar takardu ba. Sannan amfani da faya fayan takardu, ana iya buga takardu masu muhimmanci sannan a rufe su da roba dan hana danshi shafewa ko kuma lalata su. A ƙarshe, idan an bi waɗannan hanyoyi manoman kaji a yankunan gaɓar teku za su iya rage matsalar danshi ko kare muhimman bayanai wanda zai iya taimakawa wajen inganta kasuwanci da asaran kaji.

Ana amfani da tsarin adana bayanai a cikin kariyan taimaka ma na yanki dake Nigeria wajan magance daukin cututtuka da inganta tsaro na kiwon lafiya, ta yanda hakan ke taimakawa. Na farko bidiyon lafiyan kaji, idan ana da cikakken bayani game da yawan kaji lafiyar su wanda zasu iya gane alamomin cuta da wurin, ko su dauke matakin daƙeleta. Na biyu, shirya rigakafi da magani, rubuta lokacin da aka yi rigakafi da amfani da magunguna na taimakawa wajan tabbatar cewa ana yin akan lokaci don hana yaduwar cututtuka. Na uku, kula da abinci da ruwa, Idan ana da takadun bayanai, manoma zasu lura da yanda kaji suke cin abinci da shan ruwa, wanda zai iya nuna alamun cuta idan aka ga canji mai yawa. canji mai yawa. Kula da shige da fice, rubuta shiga, rubuta shigowa da fitar kaji daga gona yana taimakawa wajan wajen hana shigowa da kajin da ke dauke da cuta, da kuma bin diddigi tushen wannan da kuma bin diddigi tushen wata matsala. Kara tsaro, yanda zai sa ma'aikata da baƙi dake shiga gonar, yana taimakawa wajen rage yiwar shiga da kwayoyin cuta daga waje. Rahoton cuta, Idan cuta ta farke, manomi zai iya tattare bayanai da wuri kuma ya sanar da hukumomi ko likitocin dabbobi don samun taimako cikin sauri ko cikin gaggawa. Ganowa da ganar da inda matsalolin. Idan an samu matsala kamar mutuwar kaji dayawa a lokacin guda, tsarin adana bayanai zai taimaka wajan gano musabbabin matsalan. Misalin Misalin idan an same matsala bayan saɓon nauyin abinci ko rigakafi, za'a iya gano cewa hakan ne sanadin matsalan. Sannan inganta samar da ilimi da kuma hauraswa, Idan manomi yana adana bayanan cututtukan da suka faru da kuma yadda aka magance su a baya, zai yi amfani da wannan ilimi don horar da ma'aikata da kuma ka wayar da kansa kan hanyoyi kare kaji daga cututtuka nan gaba. Sannan saukin samun tallafi da taimako, idan manoma suna da cikakken bayanai yanda suka gudanar da kiwon su, zai fi saukin samun tallafi daga matukar hukumomi dake ka taimakawa. Kara samar da riɓa da inganta kasuwanci, Idan manoma suna da tarihi cututtuka da yanda suka magance shi, zasu fi iya samar da hanyoyin rage asara da kuma bunkasa riɓar su. Wannan zai taimaka wajen kaucewa sake fadawa a irin wannan matsala a nan gaba.

a kasuwar mako a nageriya akwai dama da kalubalai da suka banbanta daga yanki zuwa yanki ga bayanai dalla dalla damar kasuwa bukatu kayayyaki ana samun yawan bukatar kwakwa da kayayyakin da ake sarrafa ta kamar man kwakwa ruwan kwakwa da fulawa daga kwakwa kasuwannin gida dana kasashen waje wannan na baiwa manoma kwakwa damar samun kasuwa mai fadi da riba damar kara daraja da sarrafa ta hanyar zuba jali wajen sarrafa kw akwa zuwa kayayyaki kamar sabulun kwakwa man shafawa kayan kwalliya manoma na iya kara darajjar amfanin su gurin tallafi daga gwamnati daga kungiyoyi gwamnati da hukumomi na ci gaba gwa, nati da hukumomin cigaban noma suna bada shawarwari horo da kuma tallafi na kudi ga manoman kwakwa wanda hakan ke kara karfafa su wajen kara amfani da sabin fasahohi na zamani don inganda hanyoyin noma damar fitarda kayayyaki kasashen waje saboda za'ayi amfani da kayayyakin kwakwa fannonin abincida kayan masarufi kodan fitar da kayayyakin zuwa kasashen ketare wannan zai kara kudin shiga ga manoma kalubalai rashin ingantaccen hanyoyin sufuri fa kasuwanci a wasu yankunan musamman a karkara rashin hanyoyi masu kyau da da kayayyakin mu da rayuwa na rage sauki kai kayan gona zuwa kasuwa wanda ke shafar farashin amfanin gona rashin samun kudi da horaswa yawancin manoma fa suna fuskantar kalubalai wajen samun rance ko tallafi don sabinta fasahohi da kayan aiki akan kuma rashin haka kuma rashin horo na zamani game da hanyoyin noma na rage yawan amfanin gona da ingancin sa chanjin yanayi da matsalolin kwari daban daban na fuskantar kalubalan yanayi bushewa ko ambaliyar ruwa wanda hakan na shafar girbin kwakwa bugu da kwari bugu da kari amfani ta cutuka na iya rage ma amfanin gona wasu lokutan gasa da kayayaki shigo gasa da kayayyakin shige da fici a kasuwannin duniya akwai kayayyakin kwakwa daga kasashen waje dake fafatawa da na cikin gida wanda hakan ke rage riba na manoma banbance bambancen yankuna yankin kudancin nageriya a yankin dake da yanayin zafi da danshi akwai damar girbin kwakwa sosai amma kuma yawan jama'a tsakanin manoma na iya sa farashin sa ya ragu yankin arewa da tsakkiyar nageriya wadansu lokutta yanayi a wannan yankuna bashida kyau kamar na kudanci wanda ke samun noman kalubale wajen girbin kwakwa sosai hakan rashin ingantattun hanyoyin sufuri na kafa tsanta matsalar kai kayan amfanin gona ta hanyar fahimtar wannan damar da kalubalai manoman kwakwana iya kara dabaru da shawarwari da zasu taimaka masu wajen habaka amfanin gonar su da samun riba mai dorewa

yadda manoman kwakwa zasu iya samun tallafi na kayan aiki da inganta rayuwarsu a cikinsu manoman kwakwa na iya samun tallafi da kayan aiki ta hanyoyi daban daban da farko zasu iya shiga kungiyoyin manoma ko hadin gwiwa da kungiyoyin bunqasa noman kwakwa wadannan kungiyoyi suna da horo kan subi hanyoyin noma kula da gonaki da dabarun sararrafa kwakwa domin kara darajarta haka kuma manoma na iya tallafi daga gwamnatoci kamar ma'aikatar noma da bunqasa karkara ana iya samun kayyakin aiki na zamani kamar su kwakwa na zamani taki na zamani da magungunan qwari kyauta ko kuma bisa rangwame baya da haka gwamnatoci da kungiyoyin agaji suna bada rancen kudi da tsari me sauki domin manoma su bunqasa harkokinsu akwai kuma chibiyoyin bincike da kore sana'oin gona da ke da dake bada shawarwari da horo kar su bar sahohi wurin amfani da inginan sarrafa kwakwa da da hanyoyin inganta kasuwanci manoma na iya amfani da hanyoyin sadarwa na zamani kamar wayar salula da internet domin samun bayanai game da kasuwanni da farashin kwakwa a duniya a taqaice hadin kan kungiyoyi a taqaice hadin kai da kungiyoyi da samar da horo da shawara amfani da tallafin noma da kuma yin amfani da fasahan zamani na daga cikin hanyoyin da zasu taimaka ma manoman kwakwa su bunqasa rayuwansu baya da tallafi da kungiyoyi da gwamnati manoman kwakwa zasuyi amfani da shirin kore dabarun kasuwanci wannan yana taimakawa ma manoma su san yadda zasu sayar da kayansu kasuwanni daban daban na duniya ciki har da na kasuwanni cikin gida da ketare idan manoma sun sa yadda zasu sarrafa kwakwa su mayar da ita zuwa kayayyakin da ake bukata kamar man kwa kwa garin kwakwa ruwan kwakwa hakan zai iya kara darajar amfanin gona sannan manoma zasu iya hada kansu su kafa kungiyoyin hadin kan gwiwa idan suna aiki tare hakan ze hazan zai sa hakan zai sa sufi karfin gajiyar shirye da kungiyoyin tallafi har ila yau zasu iya tara kudaden kudaden su saye manyan injinan noma da sarrafa kwakwa wannan mutum dayaba zai iya siya ba wani bangare wani bangare kuma shine suna amfani da gidan rediyo da talabijin akan shirye shiryen ayyukan gona da haka manoma zasu iya samun karin ilimin da fashohi ta hanyan kare gonakinsu daga bala'oi kamar fari da ambaliya haka kuma ana iya samun karin bayanai daga kwararru ta fannin noman kwakwa ta hanyan taru ka ko kuma mita baya da haka ana bukatar gwamnati ta samar da da hanyoyi da kayayyakin more rayuwa kamar tituna masu kyau domin sauwake safaran kwakwa daga gonaki zuwa kasuwa haka kuma samar da chibiyoyin siyar da kayyayakin gona zai taimaka sosai a takaice idan manoma sun hada karfi da karfe da kungiyoyi sun samu hoto sun amfana da tallafin gwamnati kuma sun rungumi sabbin fasahohi da kasuwanci babu shakka zasu inganta rayuwarsu da riba da suke nema

Manoman kwakwa a yankunan arewa ta tsakiya na Najeriya na iya fuskantar ƙalubale wajen haɗa noman kwakwa da buƙatar kiyaye dazuka? da kuma kandamale da kuma ka re namun daji da tsirrai na asali Don haka ga wasu hanyoyi da za su iya bi domin samun daidaito idan ma ba tare da sare dazuka gaba ɗaya ba. Manoma su guji sare daji da rugurguza gandun daji domin kafa gonakin kwakwa, maimakon haka suyi ƙoƙari wajen zaɓar wurare da tuni a ka riga a kayi noma a kan su ko kuma filayen da ba su da karfi wajen rayuwa da namun daji. Akwai dabarun noma mai ɗaurewa su riƙaamfani da hanyoyin noma da ba zasu jawo gurɓacewar ƙasa ko asarar ruwan sama ba. Misali; su dinga yin noma tare da shuka bishiyoyi masu amfani wajen amfani da sinadarin taki da yake lalata ƙasa da ruwan ƙarƙashin ƙasa. Shuka bishiyoyi da kula da garkuwar muhalli. Bayan kafa gonar kwakwa su tabbatar sun kafa wasu bishiyoyi da za su ka re iska, da hana zaizayar ƙasa. Wannan zai taimaka wajen kiyaye yanayin ƙasa da ruwa, kuma yana ba namun daji mafaka Kula da ruwa da sarrafa shi: a rin ƙa amfani da fasahar ban ruwa na zamani wanda ba ta cutar da koguna da tafkuna. Haka kuma kar su je fa gurɓataccen taki ko shara, sarrafa kwakwa cikin ruwa. Dabarun noma cikin dazuka: wannan wata dabara ce da ke? da ke haɗa noman kwakwa da barin wasu namun daji da tsirrai su ci gaba da girma a cikin gonar. Wannan yana taimakawa namun daji wurin fakewa,? kuma yana hana asarar kyan daji. Yin tuntuɓa ga masana muhalli da noma kafin a fara gonar kwakwa, ya kamata manoma su ne mi shawarar daga masana noma da muhalli, wannan zai taimaka musu su fahimci irin tasirin da gonar za tayi wa muhalli, da hanyoyin rage matsaloli da ka iya tasowa. Wayar da kan jamaʼa: haɗa kai da kungiyoyin muhalli da na ci gaban karkara domin wayar da kan manoma ,game da muhimmanci ka re gandun daji da namun daji yayin da su ke noma. Wannan zai taimaka wajen samar da kyakkyawan haɗin gwuiwa. Samar da kyakkyawar shirin tsare muhalli Manoma da kungiyoyin tsare dokoki da kaʼidodi? da za su dinga bi wajen noman kwakwa ba tare da lalata muhallin yankin ba. Wannan yana da muhimmanci wajen tabbatar da cewa aikin noma ba ya cutar da alʼumma da muhalli gabaki ɗaya.

? Rawar da bishiyoyin kwakwa ke takawa wajen ka re lafiyar ƙasa, da hana zaizayar ƙasa a yankunan bakin teku, kamar jihohin Delta da Akwa Ibom. Bishiyoyin kwakwa suna da matuƙar muhimmanci wajen kare ƙasa da kuma tabbatar da lafiyar muhalli, musamman a yankunan bakin teku. Ga yadda suke taimakawa: riƙewa da tsaftace ƙasa, tushen bishiyar kwakwa yana da zurfi, kuma yana bazuwa? sosai a cikin ƙasa. Wannan yana taimakawa wajen riƙe ƙasa,? kada iska ko ruwa ya wanke ta. A bakin teku ruwan sama mai ƙarfi da kwararar ruwa daga teku na iya wanke ƙasa, amma idan a kwai bishiyoyin kwakwa, tushen shi yana hana aukuwar haka. Hana zaizayar ƙasa: a yankunan bakin teku kamar Delta da Akwa Ibom, iska da ruwa daga teku yana yawan kwashe ƙasa, bishiyoyin kwakwa na hana? haka, saboda tushen su mai ƙarfi yana riƙe ƙasa, kuma ganyen kwakwa yana rage ƙarfin ruwan sama da ke sauka a ƙasa. Ka re lafiyar ƙasa: ganyen kwakwa da yake zubewa a ƙasa yana narkewa yana zama takin zamani, wanda ke ƙara ingance ƙasar gona. Wannan yana taimakawa wajen samar da ƙasa mai albarka da dacewar noma. Rage illar ambaliya: bishiyoyin kwakwa da ke bakin teku na taka rawar gani wajen rage? tasirin ambaliya. Suna hana ruwan sama ko ruwan teku? ya fiya kutsawa cikin gida, saboda suna kafa garkuwa ga ƙasa, ta hanyar tushe da ganye. Ka re rayuwar halittu: bishiyoyin kwakwa suna samar da muhalli ga wasu halittu, kamar tsuntsaye, ƙwari da wasu dabbobi da ke bakin teku. Hakan yana taimakawa wajen kiyaye daidaiton muhalli a bakin teku. Inganta yanayi: girman bishiyoyin kwakwa da yadda suke samar da inuwa da danshi yana taimakawa wajen rage zafin rana, da kuma hana iska mai ƙarfi daga teku. Wannan yana da amfani wajen ka re sauran tsirrai da ke kusa? Taimakawa noma noma da kamun kifi; idan bishiyoyin kwakwa su na raye, da kyau a bakin teku, hakan yana ka re yankin daga rushewar ƙasa, wanda zai taimakawa manoma da masu kamun kifi su ci gaba da rayuwar su ba tare da barazana na zaizayar ƙasa ba. A taƙaice bishiyoyin kwakwa ba wai bishiyoyi ne kawai da a ke nomawa don amfanin kwakwa ba, su na da matuƙar muhimmanci wajen ka re ƙasa inganta ƙasar noma da kuma ka re rayuwar halittu a yankunan bakin teku, kamar Delta da Akwa Ibom. Idan kana buƙata,

manoman kwakwa a arewa? kamar jihohin plato da nasarawa na iya aukar matakai daban daban don rage tasirin sauyin yanayi da yanayin girman kwakwansu da kuma yanayin kauri da ya shafi itacen kwakwan ga wasu daga cikin hanyoyin zaa iya shuka nau'in kwakwa mai jure yanayi da kuma yanayin zafi da bushewa? da irin kwakwa mai kyau da keda ƙarfi wajen jurewa zafi da ƙarancin ruwa musamman wa'inda aka inganta dan dacewa da irin arewa ta tsakiya ingantaccen noma da sarrafa ruwa yin anfani da hanyoyi noman rani na zamani dan tabbatar da cewa bishiyoyin kwakwa sun sami isashshen ruwa musamman a lokacin rani shuka bishiyoyin kariya za'a iya shuka bishiyoyi dake bayar da inuwa da kowani iska mai ƙarfi dake ratsa bishiyoyin kwakwa wannan na taimakawa waje rage zafi da kuma hana ambaliya ƙara ingancin ƙasa da kuma anfani da takin gargajiya? gargajiya kamar taki daga dabbobi ko ganyen da suka ruɓe hakan zai taimaka wajen riƙe ruwa da kuma inganta gina jikin bishiyar iya anfani da ganye wato ruɓaɓɓen ganye ana iya anfani da ciyawa ko ruɓaɓɓen ganye da kuma sauran shuke shuke dan rufe ƙasa a kusa da bishiyoyin kwakwa, wannan yana hana ruwan ƙasa da yana yana yana hana ruwan ƙasa da rana da kuma inganta dumamar yanayi kula da cututtuka da kwari sauyin yanayi na iya ƙara yawaitar ƙarin cututtuka wannan ma sai yayi anfani da hanyoyin gargajiya ko kuma magungunan cuwuka da suka dace da hanyar yaduwar kwari da cututtuka tarewa da rage illar ambaliya da girgizar ƙasa idan ana fama da ambaliya ko iska mai ƙarfi shuka bishiyoyi da zasu rage ƙarfin iska ko gina ƙananan magudanan ruwa don fitar da ruwa domin hana ambaliya a gonakin kwakwa, ilmantar da manoma da kuma yin bincike manoma su riƙa halartar tarurruka? manoma su riƙa halartar tarurruka domin koyan sabbin hanyoyin noma daga masana don su san sabbin dabarun da zasu taimaka wajen kare anfanin gonan su daga sauyin yanayi domin a riƙa anfani da ruwa mai kyau da kuma kyautata ruwan ƙasar idan ruwan sama baya isa, manoma su fahimci ta hanyoyin samar da ruwa kamar hanyoyin rijiya mai zurfi ko kuma yin tafkunan ruwa da kuma tattara ruwa ruwan sama don anfana dashi lokacin rani, anfani da kimiyya da fasaha za'a iya anfani da kimiyya ko kuma bayanan yanayi daga masana don sanin lokacin da yafi dacewa a shuka kwakwa da kuma yadda za'a tsara aiyukan gona bisa yanayin zafi da ruwan sama inganta tsarin noma mai ɗorewa manoma su riƙa su riƙa anfani da tsarin canjin shuka wato canza launin anfanin gona a lokaci lokaci don kare ƙasa daga gajiya da rage barazanar ƙwari da cututtuka? tsakanin manoma manoma su kafa ƙungiyoyi don don haɗin gwiwa tsakanin da gwamnati domin sum rance sayen iri masu inganci da samun tallafi daga gwamnati da ƙungiyoyin agaji idan aka bi waɗannan tsarin matakai manoma zasu iya inganta anfanin gona su rage asara tabbatar da cewa noman kwakwa zai cigaba da samar da da riba mai yawa duk da yanayin sauyawa

wasu dubaru na gargajiya ana amfani dasu a yankunan na arewa noman kwakwa ya bunƙasa. wannan hanyace da ake amfani da bututu masu ƙananan ramuka diga ruwa kaɗan kaɗan a jikin kowane wannan hanya tana taimakawa wajen rage zubar ruwa da kuma tabbatar da cewa shukar kwakwa na samun ruwa kaitsaye a tushiyar ta wannan hanya ta dace ga yankunan da suke da ƙarancin ruwa. irinfin ƙasa irifin ƙasa da ciyawa kube yanki koba hare dabbobi a jikin shuka na taimakawa wajen tsaftace hakan yana hana saurin bushewar ƙasa. wannan dabara tana taimakawa sosai musamman a wari wanda ruwa keda wahala tara ruwa za'a iya kafa tsarin tattara ruwan sama ko ruwan dake gangarowa daga tudu don yin amfani dashi a lokutan ban ruwa haka za'a iya tara ruwa mai yawa a damina a lokacin damina don amfani dashi a lokuta tsarin okutan ban ruwa yana da mahimmanci a tsara lokacin da ya dace a riƙa yin ban ruwa bisa ga buƙatar shuka da yanayin zafi misali ban ruwa da safe ko da yamma don rage asarar ruwa a sakamakon dumamar rani yana akwai nau'ukan kwakwa da sukafi jure yanayin hamada. noma irin wadannan nau'ukan zai rage yawan ruwa da ake buƙata ban ruwa ta ƙasa wannan hanyace da ake binne bututun ruwa a ƙarƙashin ƙasa domin kai ruwa kai tsaye ga tushen shuka. wannan hanyan ana zuba ruwa ana zuba ruwa da rage rashi damshi da iska zuba ruwa a rami ana iya tona rami ko ƙwaryar ƙasa a jikin ko wace bishiyar kwakwa sannan a zuba mai sannan a zuba ruwa a ciki wannan hanta tana taimakwa wajen tabbatar da cewa ruwa yana nutsewa kai tsaye zuwa ga tushen bishiya wannan na hana watsuwar ruwa a sannan a wasu yankunan hamada yawancin ruwa ƙarƙashin ƙasa yanada gishiri mai yawa dan haka yana da kyau ayi gwajin ruwa kafin a fara ban ruwa domin kada kwakwa domin kwakwa batason ruwa mai gishiri da yawa. idan ruwa yayi gishiri mai yawa ana iya haɗa shi da ruwa akan yi amfani dashi.

yanda manoman najeriya zasu iya sarrafa buƙatun ruwa buƙatun ruwa ga ƴa mai kamba la'akari da yanayin ruwan sama na ƙasa da kuma dabarun ban ruwa. fahimtar ruwa kamba na buƙatar ruwa a hankali kuma akai-akai musamman a lokutan da shukar ke girma da shekarun lokacin dasata lokacin rage lokacin girbin ƴaƴa. ko dayake kamba nada ƙarfin jure fari fiye da wasu dogon lokaci ba tareda zai rage girman itacen ta ingancin su daidaitawa da yanayin ruwan sama a najeriya a najeriya akwai a najeriya akwai lokaci biyu a shekara lokacin damana a lokacin damana manoma zasu iya dogaro da ruwan sama amma dolene a kula da lo amma dolene a kula da lokutan magudanan ruwa domin hana ruwa yayi yawa a ƙasa rayuwar kamba bata son ruwa rayuwar kamba batason a samun cikakken ruwa a lokacin rani dolene ayi amfani da dabarun ban ruwa don kiyaye danshin ƙasa dabarun ruwa da sukafi dacewa banruwa shi zai tushe a ƙasa wannan hanyace da ake kai ruwa kaitsaye zuwa tushen shuka a hankali ba tareda asara ba. ta dace sosai a yankunan da ruwa ke ƙaranci kamar arewacin najeriya. Har ila yau irin wannan ban ruwa yana hana cinkoson ruwa akan ganyen shuka wanda ke rage kamuwa da cututtuka rufe ƙasa da ciyawa ko ganye haka yana taimakwa wajen tsa haka yana taimakawa wajen tsare damshi a ƙasa rage fitar da ruwa zuwa iska sannan kuma yana hana ciyawa sannan kuma yana hana ciyawa fita yan inganta tattara ruwan sama a lokacin damana ana iya tattara ana iya tara ruwan sama a cikin ƙwarya, rijiya ko kuma madatsun ruwa domin amfani dashi a lokacin rani. wannan hanya tana matuƙar amfani ga nisa da rijiyoyi ko koguna tsara lokutan ban ruwa ana buƙatar ruwa da danshin ƙasa akai-akai kafin ban ruwa yin amfani da wasu yin amfani da wasu kayan aiki kamar abubuwan dake gwada danshin ƙasa ko amfani da fasahan gargajiya kaman ruwa da yanda ƙasa ke yadda jiƙar ƙasa yake a hannu ban ruwa ta rami wannan hanyace da ake amfani da ramuka tsakanin layin shuka sannan a zuba ruwa a ciki yana da kyau

ga wasu mahimman cututtuka dake addabar abarba a najeriya. ƙwari kwari masu lalata tushen shuka waɗannan ƙwari suna zama a ƙasa ne inda suke ci su lalata tushen shuka sakamakon haka shukan tana daina girma da kyau ganyen ta ganyen ta na juya launi zuwa rawaya itace suna zama ƙanana ko marasa inganci yawanci ana samun su a filaye da ake noman ayaba ko abarba. to idan an haɗa tareda sha shaƙatawa ƙwari masu laushi wa'innan ƙwari suna manne a jikin ganye da ƴaƴan itace suna shan ruwan jishi daga shuka suna barin wannan farin da suna barin wani farin datti dake jawo was cututtuka amma akwai ƴaƴan ƙwari su da suke adawa da taimakon tururuwa ƙwaron ƙasa a wasu yankuna musamman inda ƙasa take da yashi ƙwari masu cin itace irin su tururuwa suna iya ko shukar abarba suna daɓe cikin ƙasa har zuwa cikin tushe da jikin shuka. cututtuka abarba tana da ju abarba na daga nada ciwon bushewa abarba wannan cutace dake hadda wannan cutace da ƙwari ke haddasa wa. shukar tana fara nuna launin ja ko rawaya a ganye. sannan sai ta fara bushewa gaba ɗaya. cututtuka irin wanna na iya rage amfanin gona sosai ciwon jikin tsakiya wannan cutace dake faruwa sakamakon cinkoson ruwa da rashin isasshen magudanan ruwa ganyen tsakiya suna fita da fita da sauƙi kuma a ƙarshe sun fara lalatuwa ciwon dake deke ruɓewa wannan cuta ce dake dake kama da ƴaƴan itace da zaran an girbe su dake kama ƴaƴan itace da zaran an girbe su. tana haddasa baƙin tabo ko yanka yanka a jikin ƴaƴan itace. hakan na faruwa ne idan an girba idan an girbe abarba ba tare da kulawa da tsafta da ingantanccen ajjiyar ƴaƴa ba. tabon ganye wannan cututtuka ce dake haddasa duhu ko rawaya akan ganyen shuka. tana faruwa ne a lokuktan da iska keda danshi sosai ko kuma a gonakin da ba'a kula da tsafta yadda ake kare shuka amfani da tsaba amfani da tsaba ko iri masu kyau canza gonar shuka lokaci bayan lokaci domin rage haɗarin wannan irin ƙwari ana amfani da taki ana amfani da taki mai kyau yayin shuka ta samu ƙarfi

? kariya da manoma za su iya amfani da ba su iya ɗauka dan neman amfanin gonan su shuka iri mai kyau manoma su tabbatar sun samu iri mai kyau da ya dace da irin ƙasar gonar su wannan na taimakawa wajen rage barazanar cututtuka da ƙwari akwai takin zamani da na gargajiya yin amfani da takin zamani ko na gargajiya yana yakamata yana ƙarfafa girbi yana ƙarfafa girbi wurin yin?? ƙwari ko cututtuka samun damuwa?? yi amfani yin shuka a kan lokaci manoma suyi shuka a kan lokaci da a dace a yanayin ruwan sama ko damina domin haka yana taimakawa amfanin gona ya girma cikin kafiya amfani da magungunan ƙwari idan aka ga ƙwari su na cin amfanin gona dole ne manoma su yi amfani da magunguna da aka amince da su kashe ƙwari raba shuka iri iri yin saurin shuka iri iri iri sauya shuka iri iri yana hana ƙasa gajiyawa kuma yana hana yawaitar cika da ƙwari shinge da katanga feshi a katanga yana hana dabbobi da mutane su lalata amfanin gona kula da tsaftar gona gona mai tsafta ta hana yaɗuwar cutuutuka da ƙwari saboda haka manoma su riƙa cire ciyawa marasa amfani da gyarawa yin amfani yin aikin noma mai ɗorewa yi amfani da hanyoyi irin su shuka bishiyoyi a kusa da gona da kula da albarkatu kamar ruwa da ƙasa yana taimakawa wajen kare amfanin gona daga bala'o'i idan aka samu idan kana so amfani da rufin ƙasa rufin ƙasa da ciyawa yana taimakawa wajen kiyaye danshi a ƙasa kuma a haka yana hana ciyawa mara amfani girma hakan kuma yana rage farmakin ƙwari yi amfani da fasahar zamani manoma na iya amfani da na'urori kamar su jirgin? na'urorin zamani don bibiyar yanayi da kuma gano cututtuka don ƙwari da wuri gina magudanan ruwa kula da magudanan ruwa a gona yana hana ambaliya da kuma hana ruwa tsayawa wanda zai iya haddasa ciwon amfanin gona kula da iyakar amfani da sinadarai ka da manoma su wuce ƙima wajen amfani da takin zamani ko magungunan ƙwari domin hakan na iya lalata ƙasa ko shafar lafiyan amfanin gona yin rigakafi da magunguna cututtuka kafin a shuka manomi kafin a yi shuka manoma na iya yin feshin rigakafi don hana wasu cututtuka da suka saba kama amfanin gona

Ga bayani kan wasu matsaloli da manoman abarba suke fuskanta a Najeriya mastalar rashin ingantaccen iri da yawa daga cikin manoma abarba na fama da samun ingantattun irin shuka iri marasa kyau na jawo ƙarancin girbi kuma taɓarɓarewar amfanin gona rashin isasshin kayan aiki manoma abarba da dama ba su da kayan aiki ba su da kayan aiki wato kayan noma na zamani kamar injinan ban ruwa kayan feshi da sauran kayan aikin gona da za su taimaka masu aiki rashin ilmi rashin? rashin ilmi kan fasahar zamani wasu daga cikin manoma basu da ilmi mai zurfi kan sababbin hanyoyin noma da kare abarbarsu da cututtuka da ƙwari matsalar cututtuka da ƙwari abarba na fuskantar cututtukan cututtuka da kuma wanda ƙwari ke haddasawa waɗanda ke hana abarba girma ko suna ɓata ta kafin girbi matsalar ruwa a wasu yankuna rashin ruwan sama ko ingantaccen tsarin ban ruwa na hana abarba girma yadda yakamata musamman a lokutan rani kasuwancin ta kayayyakin su bayan girbi manoma na fuskantar matsalar samun kasuwa mai kyau wasu lokuta farashin abarba yana faɗuwa saboda yawan kaya a kasuwa ko rashin hanyoyi kai kayan zuwa manyan kasuwanni rashin ƙayyade farashi farashin abarba ba shi da tabbas wani lokacin yana hauhawa wani lokacin yana faɗuwa matuƙa wannan hakane wanda hakan ke jefa manoma cikin wahala lalacewar kaya sabida rashin kayan ajiya na zamani kamar na'urar sanyi? na'urar sanyi wuraren ajiya masu kyau da yawa daga cikin abarban da aka girbe suna lalacewa kafin su kai kasuwa ƙarancin tallafi daga gwamnati manoma abarba ba su da? ba su samun isasshen tallafi daga gwamnati kamar lamunin takin zamani wanda hakan ke ana son?? ko fara noman su matsalar hanyoyi a wasu yankunan hanyoyin kai amfanin gona zuwa kasuwanni suna da wahala saboda rashin kyawun tituna wanda ke sa kaya su lalace a hanya ko kuma kuɗin sufuri yayi yawa??

ga wasu muhimman ayyuka da matakai da manoma ko 'yan kasuwa zasu iya bi bayan girbin.....? a cikin harshen hausa tsaftace abarba bayan an gibbe bayan an girbe abarba yana da kyau a tsaftace ta daga datti ko ƙasa? na rage yaɗuwar cututtuka da ƙwari dake iya lalata ta da wuri tsaurin cire abinda ya lalace dole ne a tantance abarban da aka girbe a raba wasu a raba masu kyau?.... suka fara lalacewa ko s ko suka fara samun rauni wannan na hana cuta ko rubewa daga daga shafan sauran rage zafi ko sanyaya abarba idan ana da kayan aiki yana da kyau a sanyaya abarba bayan girbi domin rage zafin da taji dashi da? wannan na taimakawa wajen rage lalacewa ajiye abarba a wurin da iska ke wucewa abarba tanada buƙatar iska mai kyau a inda ake ajiye ta? dan hana hayaƙin abarba ya taru a wuri guda wanda zai gaggauta lalacewatta jiye abarba a wurinda ya dace yana da kyau a ajiye abarba a wuri mai ɗumi dai dai da ma'aunin celcius bakwai zuwa goma domin sanyi mai tsanani ko zafi mai yawa yana.....?......lalacewar ta idan babu firji ana iya amfani da wurare masu inuwa da iska gujewa.....? a lokaci a lokacin safara ko ajiya guji ɗora abarba dayawa a kan juna? ko motsa su dayawa saboda hakan na iya sanya su ƙara ruɓewa daga inda..? amfani da mazubi masu kyau abarba za'a iya ajiye ta a cikin kwantena ko kuma akwatuna da suk ɗaci da iska ke shiga yin amfani da kwali ko roba mai kyau yana taimakawa wajen kare abarba daga rauni fesa magungunan kariya a wasu lokutan ana iya fesawa ana iya fesa sinadarai masu lafiya da aka amince da su domin hana zuwan ƙwayoyin cututtuka sarrafa aba abarba uhmm idan akwai yawan abarba da baza'a iya ajiye ta ba da sauri da wuri na iya sarrafa ta zuwa ruwan abarba kankana? domin tsawaita rayuwarta? yana da kyau ayi amfani da motocin da suka dace da safarar kayan gona wanda ke da iska mai kyau da kariya daga rana ko iska

ga muhimman matakai da ya kamata abi wajen shuka abarba a Najeriya??... da lokacin da yafi dacewa zaɓar wuri mai kyau? a ƙasa mai kyau wanda ke da kyau laushi ko mai ruwa ko mai datti ko mai datti sosai abarba na buƙatar ƙasa mai kyau wanda take da iska da ko bata ajiye ruwa? kafin shuka? a gyara gona ta hanyar share share ta hanyar share ciyawa da daddti a kuma jiƙe ƙasa idan tana da tsananin bushewa ana iya tona ramuka ko yin layuka ko kunya damin hakan na taimakawa wajen sauƙaƙawa shuka da girbi zaɓar irin da ya dace a samu tsiron abarba mai lafiya daga ingantaccen iri wanda bashi da cuta ko ƙwari ana amfani da ?..din shuka tazara tazara tsakanin kowacce abarba ita ce tsakanin kowacce shuka da shuka ana samun kimanin ƙafa ɗaya ko ƙafa ɗaya da rabi har zuwa ƙafa biyu tsakanin layi da layi ana samun kimanin ƙafa biyu ko ƙafa uku wannan tazara na bada damar girma ko sauƙaƙa ciyawar ciyarwa da kula da su zurfin shuka ana dasa tsiron abarba mai kimanin mai kimanin inci biyar ko inci goma kada a binne shu kada a binne shi sosai saboda abarba bata son ruwa ya taru a inda aka dasa su lokacin da yafi dacewa ayi shuka a Najeriya mafi dacewar lokacin shukan abarba shine lokutan damina watan afrilu zuwa yuli? a wasu yankunan da ake da ban ruwa za'a iya shukata kowani lokaci kula da shukar bayan shuka a cigaba da kula da gona ta hanyar yin feshi dan kariya da ƙwari cututtuka yin amfani da taki mai kyau kamar takin zamani da na gargajiya cire ciyawa domin kada ta hana abarba girma sannan ban ruwa a yankunan da ruwan sama baya da wadata domin dole dole ne a samar da han tsari ban ruwa an tabbatar da abarba na samun ruwan da ya dace musamman a lokacin farkon girman ta sa ido kan ci gaban shukar duba shukar kai kai a kai don ganin idan akwai ƙwari ko cututtuka ko sai madakin da ya dace da wuri

Bayanan ƙarya a kan allurar rigakafi. Akwai wasu bayanan ƙarya da ake yawan ji akan allurar rigakafi, wanda ke haifar da shakku, ko ƙin amincewa da rigakafi a cikin al'umma. Wasu daga cikin ƙaryar bayanan da aka fi sani da su da kuma gaskiyar da take bayani a kan su: Na farkon ƙaryar ita ce; allurar rigakafi na haifar da cutar taɓin hankali, gaskiya ita ce wannan ƙarya ta samo asali ne daga wani binciken shekarar alif ɗari tara da casa'in da takwas da Andrew Workfield yayi, wanda aka soke saboda kuskuren kimiyya, da rashin gaskiya. Bincike da yawa sun nuna cewa babu wata alaƙa tsakanin allurar rigakafi da cutar rashin hankali. Na biyu: ƙaryar ita ce; tsarin garkuwar jiki na halitta ya fi na allura kyau. Gaskiya itace; duk mda cewa tsarin garkuwar jiki na halitta na iya zama mai ƙarfi, yana iya zuwa da haɗari kamar cututtuka masu tsanani, ko ma mutuwa. Allurar rigakafi; tana bada hanya mai lafiya don samun garkuwar jiki ba tare da fuskantar cutar ba. Na uku: ƙarya itace; allurorin rigakafi suna ɗauke da sinadarai masu cutarwa. Gaskiya ita ce; allurorin rigakafi a iya ɗauke da wasu sunadarai, kamar sinadarin hana lalacewar allura, amma waɗan nan suna cikin ƙaramin adadi wanda ba su da haɗari ga lafiyar mutum. Amfanin allurar rigakafi, yafi ƙarfin duk wani haɗari daga waƙɓɗan nan cututtuka. Na huɗu: ƙarya ita ce; ba a buƙatar allurar rigakafi saboda an kawar da cututtuka. Gaskiya ita ce; duk da cewar an kauda wasu cututtuka a wasu yankuna, zasu iya sake bayyana idan yawan waɗan da sukayi allurar ya ragu. Garkuwar al'umma; ana buƙatar kashi mai yawa na mutane suyi allurar, don ka re waɗan da basu iya yin allurar ba. Na biyar: ƙarya itace; ana iya samun cutar daga allurar rigakafi. Gaskiya ita ce; mafi yawancin allurorin rigakafi, suna amfani da ƙwayoyin cuta marasa rai, ko kuma wasu sassa na ƙwayoyin cutar, wanda ba zasu iya haifar da cutar ba. Wasu allurorin rigakafi suna ɗauke da ƙwayoyin cuta masu rauni, wanda zai iya haifar da alamomi masu sauƙi, amma ba sa haifar da cikakkiyar cutar. Na shida: karya ita ce; allurar rigakafi tan buƙatar ayita ne kawai a lokacin yarinta. Gaskiya itace; yin allurar rigakafi na da matuƙar muhimmanci a duk tsawon rayuwa. Manyan mutane, suna buƙantar sabuntawa da wasu allurori kamar su; allurar tetanus da dicteria, har ma da rigakafin cututtuka kamar sanyi, da tari. Na bakwai: ƙarya ita ce; rigakafi na iya cika tsarin tsarin garkuwar jiki. Gaskiya ita ce; tsarin garkuawar jiki yana iya sarrafa dukkan ƙwayoyin cuta a lokaci guda. yawan ƙwayoyin cuta a cikin allurar rigakafi, yana ƙasa sosai fiye da abinda yara ke haɗuwa dashi a kullum daga abinci. Ƙwayoyin cuta da sauran abubuwa a muhallin su.

A wannan hoto, yana bayani kan amfani da magungunan gargajiya, da yadda suke da alaƙa da wasu muhimmin abubuwa a fannin kiwon lafiya. Magungunan gargajiya, suna taka muhimmiyar rawa ta fannin kiwon lafiya, musamman a wuraren da mutane suka dogara da ɗabi'un gargajiya, wajen jinyar cututtuka. A wannan hoto, yana nuna wasu muhimman abubuwa da suka shafi amfani da magungunan gargajiya. Na farko: bayarda kula da lafiya ta kimiyya, duk da cewa magungunan gargajiya na da matuƙar muhimmanci, ana? iya haɗa su da hanyoyin kiwon lafiya na zamani, don? ingancin jinya. Wannan yana nufin cewa, haɗa kan hanyoyin gargajiya da na kimiyya, na iya taimakawa wajen warkar da mutane. Akwai amincewa da ayyukan gargajiya; mutane da dama na amfani da magungunan gargajiya, saboda sun aminta da su. Yawanci ana dogaro da su bisa ga tarihi da al'adu, wanda ke sa su zama abin yarda a wasu al'ummomi. Akwai ƙarfi da ƙarfafa al'adu; Amfani da maganin gargajiya, yana da alaƙa da al'adun da ɗabi'un mutane. Wasu mutane na amfani da su, domin suna wakiltar asalin al'adar su da tsarin rayuwar su. Akwai matsayin lafiya; magungunan gargajiya na iya taimakawa wajen inganta lafiyar mutane, musamman a wurare da ba a samun sauƙin zuwa asibiti. Akwai fahimtar cuttutuka; a wasu lokuta masana magungunan gargajiya, suna da fahimta mai zurfi game da wasu cututtuka, wanda ke basu damar samar da hanyoyin jinya na gargajiya, suka dace da yanayin mutanen yankunan su. Magungunan gargajiya dai, suna da muhimmanci sosai, kuma ana iya amfani da su tare da hanyoyin kiwon lafiya na zamani, don tabbatar da ingancin jinya ga al'umma.